Gazety malagasy anankiray Tia Tanindrazana, nivoaka tamin'ny sabotsy faha roapolo jolay efatra amby roapolo sy roa arivo ary amidy amin'ny vidiny eninjato ariary. Ahitana sarina tovolahy iray manangan-tànana eo alohana sainam-pirenena malagasy.

Fiara lehibe anankiray fitanterana entana miloko fotsifotsy izay mijanona manoloana trano anankiray izay miloko fotsifotsy ihany koa. Misy ravin-javatra maniry eo alohan' izany fiara izany.

Toerana anankiray izay misy tambo avo ny manodidina. Misy toerana afahana miala-tsasatra eo amin'izany ka misy zaridaina kely misy zavatra maniry ary misy rano kely ihany koa ahafana milomona.

Lehilahy iray zarazara fihodirana ary mitevik'ila, misy volom-bava izy ary manao solomaso, nofatorany mitsitokotoko ny volony, manao akanjo mihaja dia mihaja tokoa izy izay miloko maintimainty ny ivelany ary misy lobaka fotsifotsy ao anatiny.

Lehilahy anankiray zarazara fihodirana misy volo miloko maintimainty, mitafy akanjo miloko fotsifotsy izay mandoko ny riran'ny trano iray avy eny ambony varavarankely. Misy loko ihany koa ny patalohany.

Boky iray misy tantara. Miloko fotsifotsy ny fonony , misy sarisary kely eo amin'izany. Manendrika lovia iray izay misy mofo telo ary taratasy kely iray izay misy mofo iray.

Biby kely anankiray hita mirirana, miisa anankenina ny tongony ary miloko volontany matromatroka ny vatany, somary mangirangirana ny vatany taratry ny hazavana.

Vehivavy anankiray zarazara fihodirana malamalama volo, manao akanjo miloko fotsifotsy izay misotro zavatra ao anatina vera, mipetraka eo ambonin'ny seza anankiray izy ary misy zavamaniry maro manodidina azy.

Vehivavy anankiray : nozarainy anankiroa ny sariny ka ny iray ahitana azy avy aty aloha ary ny iray kosa ahitana azy avy any aoriana, malama ny volony ary miloko maintimainty, manao akanjo miloko maintimainty izy ny ambony ary akanjo miloko mavomavo ny ambany, miloko fotsifotsy kosa ny kiraro.

Toerana anankiray fivarotana zavatra, toy itony zavatra ampiasaina itazomana antotan-tantaratasy itony. Misy kisarisary ny eo amin'ny foniny ivelany ary ny ao anatiny kosa dia misy karazana vy kely.

Boky malagasy iray mitondra ny lohateny hoe :" ilay kintana mainty". Na dia tsy hita manontolo aza izany dia hita fa misy kisarisarina kintana ihany eo amin'ilay foniny. Miloko maitso matromatroka ny fonin' ilay boky.

Fanaka kely anankiray vita amin' ny hazo. Misy kitapo anankiray maintimainty mipetraka ao amboniny ary misy anankiray kosa mipetraka ao anatiny. Misy taratasy fotsifotsy mipetraka ao ambonin' ilay kitapo mipetraka ao anatiny.

Eo akaikin'ny arabe eo dia misy toerana anankiray natokana ijanonan'ny fiara, misy tarehimarika ny tany maneho izany. Ny loko mangamanga ihany no hita amin'ny sary. Misy ravinala maniry kosa eo akaikin'izany toerana fijanonana izany.

Olona maromaro eo an-tokotany, izay ahitana lehilahy sy vehivavy mipetraka ambonin'ny seza vita amin'ny hazo, ohatra ny miheno sy mijery zavatra iraisana izy ireo ka mahaliana izany.

Olona anankiray fotsifotsy fihodirana. Tsy hita ny tarehiny fa hita ihany fa lava volo izy ka miloko maintimainty izany. Manao firavaka iray miloko volamena izy ka ahitana vatosoa fotsifotsy anankitelo.

Olona iray izay mitazona fonona tsakitsaky anankiray, miloko mangamanga izany fonony izany ary maneho zavatra iray eny amoron-dranomasina manao solomaso miloko maintimainty izy.

Milina anankiray lehibe izay fanapahana hazo . hita eny amin'ireny mpivarotra karazana hazo ireny izy ireny, miloko maitsomaitso izy ary rehefa miasa dia maneno mafy dia mafy tokoa.

Gazety malagasy anakiray izay hita eo aminy avokoa : ny anarany, ny laharany, ny vidiny, ary ny daty nivoahany. Misy sary fanehoana anakiray lehibe eo ampovoany. Nadiaka tamin'ny teny vahiny io gazety.

Toerana anankiray hivarotana haingonaingona zavatra maromaro toy itony ny vatosoa miloko mavokely, maintymainty, mangamanga ary mavomavo itony ; eo ihany koa ireo hazo kely manendrika lakroa ary sary vongana dadabe kely iray.

Sary vongana anankiray izay ahitana trano anankiroa : ny iray somary ngezangeza ary ny iray somary kelikely, miloko mangamanga ny varavarankelin'zany, ahitana sary olona kely ary sarety iray izay tarisina omby

Zavatra iray manan-danja eo amin'ny firenena ny sainam-pirenena. Ity iray ity dia ahitana loko maromaro toy ny loko menamena, ny loko fotsifotsy ary ny loko mangamanga.

Toerana anankiray izay nohaingoina tamin'ny voninkazo maromaro izay misy miloko fotsy, mavokely ary menamena. Ahitana ihany koa lamba fotsy mivelatra ery aoriana ary lamba mavomavo mifatotra ; misy seza anankiray ary latabatra kely manoloanany.

Takela-by lehibe iray manao dokam-barotra, miloko maitsomaitso izany, ahitana sarina zava-pisotro maromaro anatina tavoahangy. Misy karazany tokoa izy ireo ary misoratra eo avokoa na ny vidin'ny kely, na ny vidin'ny lehibe.

Lehilahy anakiray maintimainty fiodirana izay tsy hita ny tarehiny any amin'ny mpanety izy ka manao akanjo mandrakotra ny lambany. Ny volony dia somary "ngita ngita" ka nahorongorona nanome kilavalava maromaro.

Olona mitazona soperakely anankiray miloko fotsy fotsy, misy sarony izany, ary misy sarina voninkazo miloko menamena sy mangamanga ivelany, misy raviny miloko maintso maintso ihany koa.

Olona anankiray mitazona fitoeran-javatra kely misy rano fotsifotsy ao anatiny. Eo ivelany kosa dia misy taratasy kely izay ahitana ny mombamomba azy : toy ny anarana na ny laharan-tarobin'ireo olona mpamokatra azy.

Mpianatra maromaro mitangorina ka mandray naoty zavatra izy ireo, ny ankamaron'izy ireo ihany koa dia manao aro vava orona fa misy ihany ireo izay tsy manao, eny amin'ny toerana misy natiora no misy azy ireo.

Hazo anankiray maniry misy raviny maitsomaitso, miankina eo amin'ny rindrina miloko fotsifotsy izany, somary efa malotoloto ilay rindrina ary ahitana loko maintimainty, misy zavatra miloko menamena ihany koa eo akaikiny.

Toerana anankiray izay hivarotana voankazo sy legioma, ao anatin'izany ohatra ny mananasy sy ny voanio, eo hany koa ny voatavo lehibe ary ny tongolo erỳ amin'ny sisiny erỳ.

Lehilahy maromaro mpanamboatra fotodrafitrasa izay mijery izany zavatra ho amboarin'izareo izany. Manao satroka fotsifotsy fiarovana ny ankamaroany, ny sasany kosa miloko maitsomaitso.

Famantarana iray noentina anambara zavatra, ahitana baolina iray miloko mavomavo sy fotsifotsy, ahitana satroka miloko fotsifotsy ary zavatra mangamanga misy teboteboka fotsy.

Fiangonana iray manana endrika miavaka tokoa. Misy tilikambo avo tsara, ahitana varavarana menamena mitsofoka ao anatin'ny tokotaniny, ahitana ihany koa hazo maniry ao anatiny, misy tamboho manodidina izany.

Boky anankiray izay miloko mangamanga ny fonony, ahitana sarina alika miloko fotsifotsy be volovolony, ary ahitana sarina lehilahy iray somary matavitavy.

Toerana anankiray ahitana tsangambato boribory misy tohatra namboarina tamin'ny vato nalahadahatra ary misy vatolampy lehibe, misy bozaka sy zava-maitso maniry eo amin'izany ary misy hazo lehibe iray.

Toerana anankiray ahitana ahitratrahitra maniry, ahitana ihany koa vatolampy iray lehibe izay mety mahasarika mpizahan-tany. Misy olona anankiray mijoro erỳ ambonin'ilay vato ary misy iray kosa mitsangana etỳ ambany.

Takelaka manao dokam-barotra iray mipetraka eny amina rindrina trano lehibe miloko mavomavo ; ahitana sarina tavoahangy anankiroa miloko fotsifotsy, ny iray somary kelikely ary ahitana ny anarany ilay zavatra amidy.

Fiarakodia lehibe anankiray miloko fotsifotsy ka misy tsipika mangamanga eo amin'ny sisiny, natao itaterana entana, tsy hita mazava ny olona mitondra an'azy ary mifamoivoy eny amin'ny arabe io fiara io.

Famantarana iray somary tsotsotra ity satria ny loko fotsy misy soratra mainty ihany no hita eo aminy. Misy anarana fenon'ilay olona ary misy tarehimarika hafahafa eo amboniny.

Toerana anankiray izay ahitana mpivarotra eny amoron-dalana. Anisan'ny entana hamidindry zareo eny amoron-dalana izany ny kapakapam-behivavy, ny kapan-jazakely ao ihany koa ireo olona izay tsy eo amin'ny tany fa manisy latabatra kely.

Lanonam-panambadiana anankiray, misy mpitendry maromaro ary mpandihy ery ambony sehatra, ahitana ihany koa mpaka sary maromaro ka vehivavy ny anankiray amin'izany, nitsangana nandihy daholo ireo olona nasaina tamin'io lanonana io.

Sary hosodoko anankiray izay ahitana olona mampiakatra entana eo ambony sarety. Misy lehilahy iray ihany koa manao akanjo menamena ny ambony ary pataloha miforitra miloko mangamanga ny ambany.

Lehilahy iray fotsifotsy fihodirana izay miloko volo, mitafy akanjo miloko mangamanga ary manao pataloha miloko maintimainty, maintimainty ihany koa ny lokon'ny kirarony, dia mitantana vehivavy iray manao" robe" ary miloko ihany koa ny volony ; mandeha eo ambonina toerana miloko menamena izy ireo.

famantarana iray izay manamarika ny herinaratra, ahitana sarin'ny madagasikara eo afovoan'izany izay mirehatra kokoa noho ny ambony; ahitana ihany koa soratra miloko fotsifotsy ary misy volom-boasary kely

Miaramila maromaro manao matso, ny sasany milahatra mijoro ka tsy mihetsika, ny sasany kosa dia mandeha eo amin'ny lalana, ny anankiray amin'izy ireo mitondra ny sainam-pirenena malagasy.

Karazana mofomamy maromaro no naroso tao ambonina lovia iray ; ao anatin'ireo dia misy voankazo iray izay hita misongadina dia ny "fraise". Misy mofo iray miloko volontany ary misy iray kosa miloko fotsifotsy.

Fitoeran-javatra anany efatra vita amin'ny plastika mifampitaingina. Samy miloko fotsifotsy ny saron'izy ireo fa ny vatany kosa misy miloko maitsomaitso, mavokely, volontany ary mavomavo.

Famantarana iray tsotsotra no entina hanamariana zavatra, loko anakiroa ihany no hita amin'izy ity, soratra miloko fotsifotsy ary ny ambiny kosa dia miloko maintimainty avokoa.

Sarety anankiray izay saritina omby lehibe anankiroa, misy olona maromaro mandeha ambonin' izany sarety izany ; manaraka lalantany izy ireo ka misy zavamaniry ny amin'ny sisiny roa.

Olona anankiray izay tsy mampiseho tarehy, ka tsy voafaritra mazava hoe lehilahy na vehivavy, lava volo izy ary tsy fatorany ilay volo ; manatrika an'azy dia ahitana ravinkazo maniry ary ahitana latabatra, izay misy lamban-databatra.

Tranokely anankiray miloko volomboasary, misy tranokely iray ihany koa vita amin'ny hazo izay tsisy varavarankely. Ao aorian'izany dia misy trano iray miloko mavomavo ary iray miloko fotsifotsy ka maintimainty ny tafony. Misy lamba miahy eo ampovoan'izany rehetra izany.

Miaramila maromaro, mijoro, mahitsy, mendrika ary vonona ; manandratra ny saina firenena Malagasy. Izao hetsika ataon'izy ireo izao dia tsy inona moa fa marikin'ny fahaleovantenan'ny firenena ; marikin'ny fitiavany tanindrazana.

Saina anankiray izay ahitàna kisarisary miloko menamena eo ampovoany. Ankoatran'izany mena izany dia ahitana ny loko mavo, fotsy ary mainty ihany koa eo amin'ity saina ity.

Toeram-pivarotana iray ahitana karazana kojakoja toy ireo rojo na ireo kavina fatao amin'ny sofina. Eo amin'izany toerana izany ihany dia ahitana pataloha mihantona izay amidy ihany koa. Eo ihany koa ireo famatorana volo.

Akanjo anankiray miloko maitsomaitso : raoby izy io ary misy kisarisarim-boninkazo eny ambany sy eny amboniny. Mipetraka eo ambonina lamba miloko menamena izay ahitana kisarisary ihany koa izy io.

Anisan'ny fanadinana lehibe iray eo amin'ny fiainan'ny sokatra ny mamonjy ranomasina rehefa foy ireo atodin'izy ireo, satria betsaka ireo goaika izay vorona manidina eny amin'ny ranomasina no mihinana azy ireo.

Anisan'ny sakafo ankafizin'ny olona rehefa mangatsiaka ny mihinana lasopy. Ity iray ity dia naroso tao anatina lovia bakoly miloko fotsifotsy, misy zavatra maro ao anatiny toy ny paty, ny atody ary hena.

Tsangambato anankiray manendrika sarifongana vehivavy iray, miloko fotsifotsy, misy hazo ao aorinany ary misy maranidranitra maro izany, misy miloko mangamanga ihany eo amin'ilay sarifongana.

Trano kely anakiray vita amin'ny biriky sy tanimena, misy tafo vita amin'ny falafa izy io, efa simba dia simba tokoa izy io satria efa ahitana goakagoaka sy vakivaky be dia be manodidina ny trano.

Toerana anankiray izay ahitana korotam-boky maromaro mifampitaingina. Misy karazany maro izy ireo. Ny ao amin'ny rindrina miloko fotsifotsy kosa dia ahitana kisarisary kely be dia be.

Arabe iray mampitohy an'Analakely sy Ambohijatovo. Malaladalaka tsara ny lalana hita eto amin'ny sary ka mizotra tsara noho izany ny fifamoivozana. Indraindray rehefa amin'ny lera fiasana dia mitohana tokoa izany lalana izany.

Boky malagasy izay mitantara tantara iray. ny fonony miloko maintimainty sy volomboasary ary fotsifotsy ; ahitana kisarisarina lehilahy iray lava volo mitambasy.

Famantarana anankiray izay nentina hanambaràna zavatra, miloko fotsifotsy ny ao aoriana ka misy loko telo ankoatran'izay hita eo ka ny mavomavo, ny volontany ary ny maitsomaitso.

Kalesa anankiray vita amin'ny hazo ampiasaina mba hahamora kokoa ny fakana rano ka indray mandeha ihany dia efa mahavoatondra maromaro. Misy tady etỳ aoriana ampiasaina itondrana azy.

Firavaka rojo miloko volamena ; misy karazany maro izy ery aoriana ; fa anankiray kosa nasongadina teto amin'ity sary vozona anankiray ity. Misy tongony vita tamin'ny hazo ilay sary vozona.

Olona iray maka sary avy etỳ anatina fiarakodia. Ahitana vehivavy iray mitafy akanjo menamena ary manao zipo izay mamatotra sobika ahitana gony ao anatiny. Misy olona hafa maromaro ihany koa izay mijery zavatra mankany aloha.

Vehivavy anankiroa mifampiankina ny iray somary matavitavy ary ny iray kosa somary kelikely, manao roby ny iray ka ny iray kosa manao pataloha, miloko ny volony iray ary ny iray kosa tsy miloko.

Olona anankiroa misakafo. Ny iray nihinana paty ary ny iray kosa nihinana ovy miaraka amin'ny mofo iray boribory. Misy mofomofo vokatrin'ny kiendiendy eo ampovoany ary misy rano fisotro.

Vehivavy anankiray zarazara fiodirana. Tsy hita ny tarehany satria hita avy aty aorina izy. Lava ny volony ary miloko mavomavo. Manao akanjo miloko maintimainty izy ary misy firavaka miloko volafotsy eny amin'ny tànany.

tamboho anakiray namboarina tamin'ny vato, eo alohan'izany dia ahitana toerana iray izay misy fanariam-pako lehibe ; misy fiara maromaro mandalo alohany izany, ary misy sasany ary mijanona eo akaikiny.

Toerana anankiray ahafahana mipetrapetraka sy misotro zavatra. Misy seza sy latabatra vita amin'ny hazo eo amin'izany. Misy zava-pisotro naroso teo ambonin'io latabatra io ary misy solomaso iray mipetraka.

Boky anankiray miloko mangamanga ary menamena kosa ny soratra eo aminy, ahitana kisarisary maromaro toy ity taolambalona lohan' olona anankiray ity izay misy labozỳ mirehitra eo amboniny.

Vehivavy anankiray izay sady hita avy atỳ aloha no hita avy atỳ aoriana, miloko maintimainty ny volony, ary malama izany ; zarazara fihodirana izy ary mitsiky mampiseho nify, manao akanjo miloko fotsifotsy izy, ary akanjo ambany miloko mavomavo.

Anisan'ny voankazo iray be mpakafy ny "letchi". Refa masaka tsara izy io dia miloko menamena ny hodiny ary fotsifotsy kosa ny nofony ao anatiny ; ao ambanin'izay dia mbola misy voany anankiray lehibe.

Gazety anakiray natao hitantarany ny tontolo andron'ny vehivavy ny gazety "jejoo". Misy vaovao maromaro ao anatin'izany, fa mikasika ny vehivavy kosa ny tena resahana. Misy sary fanehoana miaraka amin'ireo vaovao ireo.

Gazety Malagasy iray nivoaka tamin'ny Alakamisy fahatelopolo Novambra telo amby roapolo sy roarivo, miresaka vaovao momba ny lamozika izy io ary misy kisarisary maromaro maneho izany.

Famantarana iray izay manamarika onjam-peo, ahitana karazana loko maro. Toy ny loko manga, ny loko maitso matroka, ny loko maitso mazavazava, ny loko mena ary ny loko fotsy.

Toerana iray ahitana boky maromaro milahatra, ny akamaron'izy ireo dia misy angano ary misy kisarisarikely avokoa ny fononin'izy ireo. Raha ny hita dia natao hoan'ny ankizy ny hakamaroany ireo boky ireo.

Trano anankiray miloko menamena. Misy tafo, ny varavarankely miloko fotsifotsy ary misy vy miloko maintimainty hiaro mba tsy hidiran'ny olona any. Tany mena ny tany manodidina ary misy tranokely iray eo ivelany. Tazana erỳ amboniny erỳ misy trano iray amboarina amin'ny y biriky izay mbola eo an-dalam-panamboarana.

Lehilahy anankiray izay somary sola ny lohany ambony, manao akanjo lobaka miloko fotsifotsy izy ary pataloha miloko maintimainty ; ny kirarony kosa dia miloko fotsifotsy ny aoriana ary maintimainty ny any aloha mibaby kitapo miloko maintimainty izy.

Toerana anankiray mahafinaritra ahitana ravinala eo amin'izany toerana izany, fa ao ihany koa ireo zava-maitso hafa maniry. Misy zavatra eo ampovoany, misy rano mitsifitsifitra miakatra ambony.

Sakafo iray any amin'ny hôtely izay naroso tamina vilia bakoly. Vary fotsy no hoanina eto ary ny loaka dia akoran-dranomasina ny ankamaroany toy ny foza. Ahitana ihany koa sira ary sakay.

Fiangonana anankiray vita amin'ny biriky. Misy tilikambo izy, misy famantaranandro lehibe eo aminy. Etỳ ivelany dia ahitana sarivongana lehilahy anankiray mitafy oby miloko mangamanga ary misy zava-maniry anankiroa.

Olona anankiray zarazara fihodirana, mitazona zavatra anankiray miendrika tavoahangy, ampiasaina mba ahosotra amin'ny volo izy io. Miloko fotsifotsy izany tavoahangy izany.

Boky anankiray izay miloko fotsifotsy ny fonony, ary misy soratra menamena. Misy sarisary anankiray izay maneho voninkazo fotsifotsy. Mipetraka eo ambonina lamba menamena izany boky izany.

Haingon-trano anankiray izay napetraka teo ampovoan-dalana, misy ravin-kazo maitsomaitso maniry ; ary ny fitoerany kosa dia tsy mitovy amin'ireo fahita mahazatra, fa miloko maintimainty tsara, ary misy mavomavo eny amin'ny lohany. Ahitana vatokely fotsifotsy ao anatiny.

Tovolahy iray sy tovovavy iray mitsikitsiky. Mitovy ny lokon'akanjon'izy ireo. Manao satroka ralehilahy ary mitondra harona misy voninkazo ravehivavy. Ahitana tamboho vita amin'ny biriky ery amin'ny sisiny ary zava-maniry maitso ery ankilany.

Toerana anankiray izay ahatazanana ireo trano rehetra eo amin'ny manodidina, ka misy ny trano lehibehibe ary misy ny kelikely; ahitana ihany koa hazo maniry izay misy raviny maitso.

Tovovavy iray mipetraka ka manome lamosina, lava sy mirindra tsara ny volony, voarandrana amin'ny endrika roa mitovy refy ary tonga hatreo amin'ny andilany. Ny volony mainty dia mamiratra ary miharihary tsara ny randrana tsotra sy voalamina tsara.

Latabatra anankiray vita amin'ny hazo natao eo ivelany, misy seza maromaro manodidina azy, izay vita amin'ny hazo ihany koa. Misy fasika eo amin'ny tany, ary ahitana akoho anankiray ; misy lehilahy anankiray ihany koa mijoro.

Seza fandraisam-bahiny izay mipetraka eo ambany hazo anaty zaridaina kely voajanahary. Ny ahitra maniry manodidina dia maitso ary ny voninkazo manodidina mamerovero manome endrika milamina. Mahafinaritra izany toerana izany.

Famantarana iray, izay miloko maintimainty ny tapany ilany ary volomparasy ny ilany, miloko fotsifotsy ny soratra eo amin'ilay tapany mainty ary miloko fotsifotsy sy maintimainty kosa ny eo amin'ny tapany volomparasy.

Boky anankiray izay miloko mangamanga ny foniny, ahitana sarina lehilahy iray lava volo mitazona zavatra ; misy trano avo be misy varavarakely maromaro ao aoriany ary misy hazo maniry.

Fitoeram-boninkazo anankiray izay misy tany ao anatiny. Misy zavamaniry miloko maitsomaitso misy raviny maromaro ary ahitana voninkazo kely maromaro miloko mavokely sy volomboasary.

Toerana anankiray eny an-tsena izay ahitana legioma maro azo fidiana, toy ny ovy ny voatabia ny tongolo ny karaoty ary ireo karazany maro hafa ; ny voatavo kosa dia natao mihantona miavaka erỳ ambony.

Madama iray bory volo manao solomaso mipetraka ambonin'ny seza, mitafy akanjo maintimainty izy izay misy zoriny menamena, mitafy firavaka maro izy izay tsy fantatra mazava raha volamena na varahina.

Milina iray fikarakarana zava-pisotro toy ny ranombonkazo, mandeha amin'ny herinaratra izy io miloko fotsifotsy ny vatabeany ary misy faritra kely miloko volomboasary, misy kisari sary kely eo ivelany mampiseho ny fampiasana azy.

Karazana hazo maromaro maniry izay misy ravina miloko maitsomaitso. Eo ihany koa ny hazo baobaba izay hazo anisany mahasarika mpizahatany betsaka any an-toerana.

Zavatra elektirônika kely iray izay ahafahana mamoha sy manidy fiarakodia, mamelona ary mamono ny môterany. Tsy ilaina lakile intsony izany ankehitriny ny manantanteraka an'izany zavatra rehetra izany.

Sainam-pirenena anankiray izay ahitana ireo loko anankitelo hita ao amin'ny sainam-pirenena malagasy izany hoe ahitana fotsy, ahitana mena ary ahitana maitso ; ny fipetrahan'ireo loko no tsy mampitovy azy.

Fiarakodia iray tsy mataho-dalana izay miloko fotsifotsy. Najanona teo amin'ny toerana malomaloka iray izy manoloana ny trano fivarotana fanafody. Misy vy anankiray mipetraka eo akaikiny.

Famantarana iray izay miloko mangamanga matroka. Misy kisarisary kely izay arahana soratra miloko fotsifotsy ary misy soratra miloko mangamanga mazava. Mipetraka eo alohan'ny fidirana izany famantarana izany.

Karazana tavoahangy maromaro, miloko volomboasary izay samy manana ny endrikany. Samy manana ny vidiny ihany koa izy ireo araka ny hita, ary ny ao anatin'izy ireo dia ahitana akora fikarakram-bolo.

Toerana kely iray izay namboarina avy amin'ny hazo narafitra ary nampiana rakotra ka nataon'izy ireo fanamboarana bisikileta. Eo tokoa mipetraka daholo ireo manambotra ary mandeha nitondra ny azy ilay avy nanamboatra.

Peta-drindrina anankiray mipetraka amin'ny vato. Natao hentina ampafantarina ny olona ny tantarany na zavatra iray na olona iray. Misoratra eo avokoa na ny fotoana na ny zavatra mombamomba izany.

Anisan'ny zavatra maneho ny fanomezana voninahitra ny firenena ny fanandratana ny sainam-pirenena ; eto dia ahitana sainam-pirenena mitovy amin'ny sainam-pirenena malagasy izay ahitana fotsy, mena, maitso, ny mampiavaka azy eto dia ahitana kisarisary eo amin'ny loko fotsifotsy.

Ity milina miendrika fiarakodia lehibe anankiray ity dia ampiasaina rehefa hanamboatra zavatra. Ampiasaina ihany koa izy io rehefa hamotika zavatry satria misy tanany lehibe afaka ahetsiketsika.

Gazety malagasy anankiray izay mitondra vaovao. Miresaka ny kolontsaina sy ny fomba amam-panao ao amin'ny pejy faha efatra ambin'ny folo. Misy sarina vehivavy anankiray natao sary fanehoana teo amin'izany. Nadika tamin'ny teny frantsay io boky io.

Toerana iray izay tena mahafinaritra eny an-tsena ahitana ireo karazana zavatra ilaina ao anatin'izany ohatra : ny sakay izay misy karazany maro, ny tongolo gasy ary tsy ambanin-javatra ao anatin'izany ny sakamalaho.

Saina iray manamarika zavatra. Miloko menamena manao endrika telo zoro ny aty ambany ; misy hazavàna miloko mavomavo ary ny ambony kosa miloko mangamanga.

Lasopy anankiray izay natolotra tao anatina vilia miloko hafakely. Ao anatin'ilay lasopy dia misy karazana akora tokoa, hita ao anatin'izany ny karaoty, ny paty, ny zavamaitso natao aminy ihany koa ary misy ovy kelikely.

Gazety malagasy iray amidy amin'ny vidiny dimanjato ariary mitondra vaovao maromaro toy ity vaovao iray lehibe ity izay nampiarahana tamin'ny sary fanehoana ahitana trano miloko fotsy fotsy ary fiara kodiaran-droa mijanona sy fiarakodia iray, ao anatiny miloko mangamanga ny varavarana mitsofoka any.

Zaza maromaro izay hita milalao rano. Ahitana ihany koa ireo sambo kely ary hita ilay ala mifampitohy miakatra mankany amin'ny tendrombohitra. Manga dia manga tokoa ny rano eny am-pivonimbony.

Trano anankiray kelikely izay vita amin'ny biriky, miloko fotsifotsy ny rindrina sasany, misy hazohazo sy fatin-javatra maromaro miankina eo ivelan'izany trano izany.

Gazety malagasy iray nivoaka tamin'ny alakamisy efatra jolay efatra amby roapolo sy roarivo, hamidy amin'ny vidiny arivo ariary. Ahitana vaovao maromaro izay miaraka amin'ny sary fanehoana izany tsirairy avy izany. Misy ihany koa ery ambany dokam-barotra anankiroa.

Ny ankamaroan'ny olona rehefa maraina dia tsy mihinana vary sy laoka fa mihinana mofo sy zava-pisotro no ataon'izy ireo ka ao anatin'ny tena hankafizin'ny olona ny mofogasy, ho an'izay tia masirasira kosa dia maka ramanonaka.

Hazo lehibe anankiray izay ahitana biby hafakely. Misy volovolony izy ary miloko maintimainty sy fotsifotsy izany. Mety karazana ragidro fahita any ivelany izy itony.

Toerana anankiray izay misy fiara maromaro mijanona. Efa tsy eo amperinasa intsony ny ankamaroan'izy ireo ka havelan'ny tompony mijanona eo amin'izany toerana izany.

Olona iray mitazona boky miloko fotsifotsy ny fonony, ahitana sarina lehilahy iray maintimainty fihodirana, manao akanjo mihaja miloko maintimainty ny ivelany ary manao lobaka ny ao anatiny ; filoham-pirenena Amerikanina teo aloha izy io.

Boky maromaro mifanaingina natao miendrika tahaka ireny hazo havoaka rehefa noely ireny. Nohaingoina tahaka izany izy ary nampiana jiro mirehi-drehitra, tena nitovy tokoa.

Vehivavy anankiray maitimainty fihodirana. Mitsikintsiky mampiseho nify izy. Nofatorany nitsitokotoko ny volony ary avy eo norandraniny matevitevina mimparitaka misy fatotra boribory eny ambanin'ny randrana tsirairay.

Zavamaniry iray ao ambadika ao amin'ny tokotany iray ao, izay efa lava dia lava tokoa ny raviny ka miraraka mipetaka tany atỳ mihitsy. Ao amin'ilay tokotany iray kosa dia ahitana zavamaitso maniry.

Toeram-pivarotana lehibe iray izay ahitana karazan-javatra amidy, ao anatiny izany ny vovo-dronono anaty "sachet" , ny fonony dia ahitana vehivavy kely iray ary ahitana vera misy ronono.

Toerana iray fandraisana olona misakafo vita amin'ny hazo avokoa ny akamaroan'ireo fanaka, misy jiro iray manazava ary miloko mavomavo ny rindriny.

Boky anankiray natao ho an'ny ankizy, ahitana sarina vehivavy kely iray manao satroka miloko mavomavo ny volony ary manao rôby izy arahina saka kely fotsifotsy iray.

Boky malagasy iray, izay miloko fotsifotsy ny fonony. Ahitana kisarisarina tovovavy iray avy any amin'ny faritra manao satroka avy any amin'izy ireo, mitazona hazo miloko maitsomaitso ary manao raoby izy.

Toerana anankiray izay fivarotana karazana asan-tànana maromaro izay vita amin'ny tsihy ny ankamaroany; ka maneho ny maha malagasy. Ao anatin'izany ireo fitoeram-boninkazo kely na ihany koa ireo fitaratra.

Ao anatina fiarakodia fitaterana iombonana iray, raha jerena dia vehivavy ny ankamaroan'ny mpandeha, misy lehilahy iray manao akanjo mavomavo mpitondra ary lehilahy iray mpandray vola sy mpandray olona.

Toerana iray any amin'ny fivarotan-dehibe izay misy sokajiny fivarotana saosisy. Misy karazany maro izy ireo ary samy manana ny vidiny, amidy amin'ny kilao izy io. Misy zavatra anaty"sachet" fotsifotsy amidy manoloana izany.

Toerana iray eny amoron-dranomasina : ahitana fasika miloko fotsifotsy tsara madio, ny rano kosa dia maka endrika somary maitsomaitso, ny lanitra dia mazava tsara, tsy misy rahona na ny iray. Etỳ amin'ny sisiny etỳ dia ahitana lakana kely iray.

Trano kely anankiray misy tafo miloko maitsomaintso, hita fa misy ala ala ao aorinan'ilay trano, misy tokontany kely kosa ahitana bozaka vita karakaraka ka tsy ahitana ahitrahitra, misy rano kely eo akaikin'ilay trano.

Latabatra anakiray izay ahitana pensily hazo maromaro. Misy ihany koa ireo fitaovana hafa ampiasaina mba an-dokoana ka misy loko maro isan-karazany.

Biby anankiray tsy fahita eto Madagasikara. Izy itony dia mihinana bozaka, misy volovolony miloko volontany ny vatany ary haingam-pandeha tokoa izy ireto rehefa milefa ireo biby mpihaza azy.

Sainam-pirenena iray ahitana loko telo : mangamanga ny ambony ary mavomavo ny ambany, maintimainty kosa ny ampovoany. Io loko maintimainty io dia manendrika kisarisarina kintana dimijoro.

Olona anankienina misakafo, mipetraka eo amin'ny tany ny sasany ary ambony seza kosa ny sasany. Atao eo ambony tsihy ny sakafo. Misy zava-pisotro eo ampovoany.

Toerana iray izay ahitana takelaka hazo milaza fivarotana tekateka. Mampiasa elo be miloko menamena izy ireo mba tsy ho isiany masoandro, misy vehivavy iray mividy eo amin'izany.

Toerana anankiray eny amoron'arabe izay misy latabatra ka misy sakafo maromaro sy zava-pisotro eo amboniny, ao anatiny izany ity mofo anankiroa ity sy ireo zava-pisotro miloko menamena.

Voninkazo iray hafakely ahitana tsilotsilo kely miloko maintimainty ny vatany, ny raviny kosa dia miloko maitsomaitso ary ny voninkazo aminy dia miloko menamena.

Voankazo iray anisan'ny be mpankafia tokoa ny goavy, ny hodiny dia miloko maitsomaitso ary matetika mavomavo, ny anatiny kosa miloko mavokely ary misy voany kely mavomavo afaka atao ranom-boankazo ihany koa izy.

Kaopy lehibe anankiray miloko fotsifotsy vita amin'ny bakoly. Misy kisarisary eo amin'ny sisiny izay manendrika voninkazo miloko mangamanga ary misy raviny maitsomaitso. Misy voninkazo iray somary kelikely miloko mavokely. Misy vaky eo amin'ilay kaopy bakoly.

Ireo dabilio sy ireo fitaovana ampiasaina any am-pianarana na any an-tsekoly dia ahatsiarovako ny fotoana tamin'izaho mbola nianatra. Nahafinaritra dia nahafinaritra tokoa ny teny satria ahitana ireo namana isan'andro na dia niafy dia niafy tokoa ary rehefa mandeha ny fanadinana.

Toerana iray izay ahitana vokatra maro fikarakarana tarehy ary vatana. Anisan'izany itony zavatra ampiasaina mba hanaingohaingona ny hoho itony, izay misy loko maro isankarazany.

Maro tokoa ireo hetim-bolo natokana hoan'ny lehilahy, ao anatin'ny tena malaza amin'ireo ilay hetim-bolo tsy manalan'ny ambony fa ny sisiny ihany, ao ihany koa ireo sasany izay manalavan'ny volom-bava ary ao ihany koa ireo izay mitevikila.

Karazana peratra iray miloko volamena, miloko menamena kosa ny lohany anakiroa, misy iray mitovy amin'io kelikely io ihany fa ngezangeza kokoa eo ivelany.

Karazana kavina anankitelo izay miloko volamena ny anankiroa ka ny iray aminy dia misy haingohaingony kintana. Ny iray kosa dia miendrika vatosoa ary misy voninkazo miaraka aminy, misy voninkazo miloko mavokely sy fotsifotsy ihany koa ao aoriana.

Toerana iray eny amoron-dalana izay ahitana mpivarotra famantaranandro, misy karazany maro izy ireo ary misy lokony maro ihany koa, ankoatran'izay dia misy famantaranandro natao hoan'ny ankizy kely ihany koa.

Tanàna kely anankiray tazana avy ety ambony izay ahitana trano maromaro, misy hazo sy zava-maitso maniry manodidina izany. Tazana ihany koa ny tanàna erỳ alavitra erỳ izay misy lalana mampitohy azy.

Fivarotana amoron-dalana iray misy latabatra kely vita amin'ny hazo ary misy lamba latabatra miloko mavokely izany. Olona anankitelo mipetraka manoloana izany fivarotana izany ny iray lehilahy ary ny roa vehivavy.

Karazana trondro lehibe iray miaina any an-dranomasina ; mitovy angeza amin'ny trozona ity trondro iray ity. Ny ahafantarana an'azy dia ny lokony miavaka satria misy maintimainty sy fotsifotsy izy io.

Lehilahy anankiray mandeha eny amin'ny lalana natokana ho an'ny mpandeha. Manao akanjo miloko maintimainty misy tsipitsipika fotsifotsy sy menamena izy ny ambony ary manao pataloha fohy izay misy sarin'omby menamena ny ambany.

Fitaovana elektronika anankiray ka mandeha amin'ny herinaratra. Miloko maintimainty ny sarony ary miloko volon-davenona kosa ny vatany; misy taratasy manambara ny fomba fampiasana azy, ary mipetraka eo ivelany ny vidiny.

Rindrina anankiray somary malotoloto, ahitana peta-drindrina manao dokam-barotrana zava-pisotro iray. Misoratra eo avokoa na ny anarany na ny vidiny. Misy karazany telo hisafidianana izy ireo.

Toerana iray fiandrasana fiarakodia lehibe fitaterana iombonana. Ahitana vehivavy anankiroa miandry, ny iray eny amin'ny arabe, ary ny iray kosa ety amin'ny sisiny ety. Samy manao satroka izy roa.

Biby anakiray izay misy volovolony, tsy voafaritra mazava ny lokony satria hita ao avokoa na ny fotsy na ny mainty na ny volon-tany, matory izy io.

Vorona anakiray hafa kely. Miloko mangamanga ny volony ary misy teboteboka mavomavo izany. Ny vatany ihany koa dia miloko mangamanga fa tsipitsipika mavomavo no hita amin'izany.

Sokatra maromaro mandeha eo ambonin'ny bozaka, misy ngezangeza izy ireo ary misy kelikely. Anisany biby mora tezaina sy mateza tokoa izy io ka tsy dia mila Zavatra firy ny ikarakarana azy.

Zanaka rajako kely anakiray. Misy volovolony izy. Ary miloko volontany izany. Misy vava izy izay tsy misy volovolony eo amin'azy. Miloko maintimainty ny masony. Ary manana sofina iany koa izy.

Fivarotana kojakoja izay natao teo amin'ny tany. Ahitana sobika misy karazany loko maro ; ahitana fandraofam-pako miloko maintimainty ; ahitana ihany koa fanahazan-damba ; ahitana ihany koa hazo kely fanapahana sakafo.

Anisan'ny zavatra manan-danja eo amin'ny firenena anankiray ny sainam-pirenena, ny sasany amin'izy ireo dia manamarika tantara. Ity iray ity dia miloko menamena ary ahitana kitana manana dimy zoro miloko maitsomaitso.

Toerana iray afahana mandray olona misakafo na misotro zava-pisotro ka misy seza ipetrahana noho izany, izay miloko maitsomaitso ary latabatra kely miloko volamena.

Toerana iray ahitana hazo lehibe maniry: miloko volomparasy ny raviny izany, misy hazo ihany koa izay miloko maitsomaitso ihany nefa ny raviny, misy tohatra kely mitondra miakatra eo amin'ny toerana iray izay manan-tantara.

Anisany vorona lehibe ary matanjaka tokoa ity vorona iray izay manana loha miloko fotsifotsy ary vatana miloko maintimainty ity, izany no hanomezana anarana azy io hoe voromahery.

Firavaka anankiray miloko volamena, rojo io, ary misy haingony kely erỳ ambany erỳ ; napetraka teo amina sary olona tsy misy lohany sy tanany izany ka miloko maintimainty.

lehilahy iray mitondra fiarakodiaran-droa eny amin'ny arabe ;mitondra kitapo mangamanga izy ary manao akanjo miloko fotsifotsy ,manao fiarovan-doha ihany koa izy fa tsy apetany tsara araka ny tokony izy misy fiarakodia lehibe miloko menamena eo alohany

Gazety malagasy anankiray izay hita eo amin'ny pejy voalohany avokoa ny anarany, ny daty nivoahany, ny laharany ary ny vidiny. Misy vaovao maromaro ihany koa izay nampiarahana tamin'ny sary fanehoana.

Toerana anankiray fivarotana karazana mofo toy ny mofogasy, ny ramanonaka ary ny makasaoka, misy "sachet" asiana izany ho an'ireo mividy maro ; eo ihany koa ny lovia ho an'ny mihinana an-toerana : miloko maintimainty sy fotsifotsy ny sary.

Fiarakodia fitaterana vahoaka anankiray mijanona eny amoron-dalana. Misy olona maromaro mandalo eo amin'izany lalana izany ary misy mpivarotra amoron-dalana ihany koa eo akaiky.

Arabe iray izay somary mangingina hahitana bozaka maintso maintso maniry ety an-kilany ary zava-maintso maro afa erỳ an-kilany ; eo amoron'io ara-be io dia ahitana trano miloko mangamanga, menamena ary mavomavo.

Biby kely anankiray hafa kely : miloko anankiefatra ny tongony ary misy tahony anankiroa ny lohany ao akaikin'ny masony. Miakatra ao ambonina tahona zavamaniry maitsomaitso anankiray izy.

Olona maromaro izay misy lehilahy ary misy vehivavy manao boribory. Eo ambonina bozaka izy ireo no mijoro. Misy ala ala manodidina an'izy ireo satria misy hazo lehibe hita.

Gazety iray izay ahitana vaovao sy lahatsoratra maro eo amin'ny pejy dia misy lohateny lehibe milaza vaovao eo amin'ny firenena. Ahitana ihany koa ireo sombintsombim-baovao madinika izay manambara ny zava-nitranga.

Toerana anankiray fivarotana amoron-dalana, ahitana karazana kojakoja sy fitaovana azo ampiasaina eo amin'izany ka tafiditra anatin'izany ny antsy, ny hety ary koa ireo fanaovana lasary.

Vehivavy anankiray zarazara fihodirana, mitevika ny sofiny ary ny kavinany dia misy boribory kely fotsifotsy. Ny volony kosa nofatorany niangona aty aoriana ary misy haingonaingon-javatra miloko fotsy fotsy lavalava.

Toerana anakiray izay hivarotana sakafo maro. Marihana fa tsakitsaky ihany no sakafo amidy amin'izy ireo; ary ahitana toerana toy izao manodidina ny tanàna iray.

Anisan'ny zava-manandanja eo amin'ny firenena iray ny sainam-pirenena. Ity iray ity dia ahitana ny loko maitsomaitso, mangamanga ary fotsifotsy. Matetika izy io dia manamarika zavatra niainana teo amin'ilay firenena.

Lovia kely anankiray fanasian-daoka. Ahitana tsaramaso efa masaka izany ary ahitana tapana sôsisy iray izay efa nohanina ny antsasany. Laoka matsiro tokoa ary ankafizin'ny malagasy izy io.

toeram-pivarotana anankiray izay ahitana karazana fitaovana fampiasa, eo ihany koa nefa ny kitapo kely fampirimana anazy, hita misongadina eto ny loko menamena sy ny loko mangamanga matroka.

Boky maromaro milahatra eo ambonina tantalana vita aminy hazo iray, misy kisarisary fanehoana eo amin'ny fonon'izy ireo toy ity iray ity izay ahitana rangaha iray misy volombava.

Bibikely hafakely iray izay miloko maintimainty. Misy zavatra kely fotsifotsy eo amin'ny lamosiny izay miendrika tsilo. Miakatra ambonina zavatra maitsomaitso maniry izy. Matetika itony biby itony dia hita manosika taina biby hafa.

Sary anankiray manendrika olombelona izay miboridana. Lava volo izy ary mijery mitraka. Miloko maintimainty ilay zavatra ary misy teboteboka fotsifotsy.

Eny amin'ireny toerana ahafahana milomano ireny. Rehefa mijery eny amorony dia ahitana itony karazana seza lavalava ahafahana matoritory sy mipetrapetraka itony. Malomaloka tokoa ny eo ambonin'izy ireny satria misy karazana labasy miaro amin'ny masoandro.

Karazana trondro lehibe izay miaina any anaty rano. Ahitana karazany izy ireo satria samy manana ny lokony; ao ireo somary maintimainty ahitana tsipika fotsy ary ao kosa ireo maka loko somary fotsifotsy.

Olona maromaro mitangorona eny ambon'ny fasika ,tsy fantatra mazava ny zavatra endrasan'izy ireo ;misy rano erỳ amin'ny sisiny ery ,ary misy hazo maniry misy raviny maitso.

Vorona anakiray hafa kely ny lohany miendrika tahaka ireny voromahery ireny. Ny volovolony kosa miakatrakatra tahaka ny vorondolo. Miloko fotsy fotsy sy mainty mainty izy ary ny zanany kosa miloko fotsy fotsy manontolo.

Boky vazaha iray izay miloko mavomavo ny fonony misy kisarisarina lakile eo ivelany ary misy soratra hoe Dada sy Mama. Raha ny lohatenin'ny boky dia azo adika hoe "Mahafantatra olona aho izay ny Ray aman-dReniny nisaraka".

Toerana anankiray fivarotana amoron-dalana ka ahitana karazana entana maromaro. Ao anatin'izany ohatra ny boky fandokoana ho an'ny ankizy na ny fanafodim-boalavo. Eo ihany koa ireo fehinkibo misy karazany maro.

Toerana anankiray izay fivarotana karazana akanjo misy sary olona anankiroa izay tsisy tanana ary tsisy loha nampitafiana roby ka ny iray miloko menamena ary ny iray miloko mavokely.

Toerana iray eny amoron-dranomasina. Ahitana sambo miloko fotsifotsy haingam-pandeha anankiroa. Hita mangamanga tsara ny lanitra ary misy rahona kelikely. Ny fasika kosa madio tsara mitovy amin'ny rano.

Toerana iray manao latabatra boribory, misy vehivavy iray eo ampovoany izay miteny zavatra. Mitsikitsiky izy, miloko maintimainty ny volony ary manao akanjo miloko fotsifotsy misy tsipitsipika mainty.

Fiara lehibe iray fitaterana olona. Hita fa dia betsaka tokoa ny seza izay miloko maintimainty ary misy mavomavo. Tsy mbola dia feno olona ilay fiara ka noho izany dia betsaka ireo toerana mbola malalaka.

Takela-by iray izay ahitana dokam-barotra. Ahitana sarina ankizilahy iray ary ankizivavy iray izay mametatra ny fitomboany. Ahitana hazo maniry ao aorian'izany takela-by izany.

Fitaovana izay hita ampiasain'ireo mpianatra eny amin'ny fampianarana ambony izy ireo. Ireo boky ireo dia manambara fa ao amin'ny sehatry ny lalàna no ianaran'ilay mpianatra. Eo ihany koa ireo lesona noraisina an-tsoratra.

Asa tànana iray maneho antsika biby iray lava tenda sy lava tongotra, hita atỳ Afrika. Misy loko anankitelo izy ireto dia : ny fotsy sy ny mainty, ny fotsy sy ny mena, ary ny fotsy sy ny volomparasy.

Saina anankiray izay nentina hanambarana zavatra. Miloko mangamanga matroka ny sisiny anankiroa ary mavomavo ny eo ampovoany. Misy kisarisarin-javatra telo nify miloko maintimainty kosa eo amin'ilay mavomavo.

Sary osondoko ananky iray, izay ahitana lehilahy ananky iray mamafa zavatra eny ambony eny, ny lehilahy iray kosa dia mivadika ka manondraka rano eo amin'ilay azavana.

Manan-talenta tokoa ny olombelona satria mahavita zavatra mahafinaritra toy ity sary hosodoko ity izay ahitana hazo izay ny raviny miloko volomparasy, ahitana lehilahy iray sy vehivavy iray mitaingina fiara kodiaran-droa mandeha amin'ny herin'ny vatany.

Takelaka maromaro napetraka tamin'ny toerana iray miloko maintimainty izy ireo ary fotsy fotsy kosa ny sisiny ; misy tsipitsipika mizara azy ho efajoro maromaro. Ampiasaina izy ireo mba hanangonana herinaratra azo avy amin'ny masoandro.

Talantalana anankiray vita amin'ny fitaratra. Ahitana itony fitaovana ampiasaina hanaovana kajikajy itony. Misy karazany maro izy ireo; ary na dia ny lokony ihany ary dia hita fa samy hafa.

Toeram-pivarotana iray izay ahitana karazana legioma. Ao ny ovy, ao ny karôty, ao ny korzety, ary maro isan-karazany ireo. Ny votabia kosa dia mbola mampisalasala ny olona raha hoe legioma sa voankazo.

Vehivavy kely anakiray maintimainty fihodirana hita avy aty aminy lamosiny. Tsy hita ny lohany sy ny volony. Manao raoby miloko maitsomaitso izy ary kiraro miloko mavokely.

Olona manangana trano ka eo am-pananganana ny fototra izany trano izany izy ireo ka ahitana ireo karazana vy izay mifampitohitohy ary mipetapetaka, mila fahaizana tokoa ny manao azy itony.

Toerana anankiray ahitana fampisehoana, somary maizimaizina ny toerana satria alina ny andro ka misy jiro maromaro manazava izany. Ny olona kosa dia maka sary aminy finday an'izy ireo.

Fitoeran-javatra anankitelo mifampitaingina vita amin'ny plastika. Ny anankiroa amin'izany miloko menamena ary misy tahony fotsifotsy. Ny iray kosa misy sarony miloko mangamanga.

zava-maniry anankiray lavalava izay miloko maitsomaitso ny raviny , misy tany kely izay natao tao anatina tavoahangy mitapaka ka nahantona teny amin'ny rindrina izany

Vehivavy anankiray zarazara fihodirana miondrika izy ary manao lokomena. Misy kavina eny amin'ny sofiny ary misy fitazomam-bolo ao amin'ny volony ; misy faritra izay norandranina eo amin'izany volony izany.

Fiarakodia anankiray tsy mataho-dalana miloko fotsifotsy, hita ny ao anatiny, hita avy etỳ amin'ny sisiny izy, ary misy kisarisary eo amin'izany, miloko maintimainty sy menamena.

Boky maromaro mifampitaingina ka ny sisin'izy ireo ihany no hita. Misy kisarisary kely eny ambony ary misy lokony maro izy ireo : toy ny mavo, ny manga, ny mavokely, ny mena ary ny maitso.

Fiara raitra anankiray miloko maintimainty, misy famantarana azy miloko mangamanga sy fotsifotsy kosa eo alohany ; eo akaikiny dia misy fiara raitra miloko fotsifotsy ary misy fiara kodiaran-droa miloko maintimainty sy maitsomaitso.

Toerana anankiray fivarotana amoron-dàlana. Eto dia tsy nampian'ilay mpivarotra tsihy na lafika intsony ny entany fa avy dia napetrany teo amin'ny tany. Ka ao anatin'ny zavatra amidiny ohatra ny fitoeran-javatra kely na ihany koa ny fera na ireo finday amin'ny endriny taloha.

Vehivavy iray tsy hita tarehy fa hita ihany anefa fa zarazara fihodirana izy ary manao akanjo miloko fotsifotsy. Nataony hafakely ny volony satria nofatorany nihodinkodina ary avy eo dia nataony nifampidimpiditra izany.

Fivarotana akanjo raoby ka ahitana karazany maro. Toy itỳ iray mangamanga marevaka itỳ izay ahitana sarisarim-boninkazo. Toy izany koa ilay manaraka azy ao ahitana sary mavomavo izay miendrika voninkazo ihany koa.

Efitrano iray mahafinaritra kely. Ny jirony dia amin'ny endrika hafa kely ahitana seza anankiroa, ahitana fitoeram-bonikazo anankitelo, ahitana ihany koa haino aman-jery erỳ aminy sisiny, miloko fotsifotsy ny trano.

Toerana anankiray izay fivarotana karazan-javatra afaka atao haingon-trano. Ao anatin'izany ity sary vongana manendrika biby anankiray lava orona ity ; eo ihany koa ireo karazana famataran'andro.

Vorondolo anankiray manidina, mampiavaka azy itony dia matetika tsy hita amin'ny andro atoandro fa amin'ny alina ihany. Somary boribory ny lohan'izy ireo, ary misy maso anankiroa.

Famantarana iray no entina hanamarika zavatra. Ahitana loko maromaro ao anatiny toy ny loko volomparasy, ny loko mavokely ary ny loko mavomavo. Misy soratra ihany koa ao ambaniny.

Anisan'ny biby mora ompiana indrindra ny sokatra ary anisan'ny biby be mpanondrana ihany koa. Eto misy sokatra kelikely maromaro izay miloko fotsifotsy ny tranony. Ny lehibe aminy kosa dia miloko maintimainty.

Firavaka kely miloko volamena, ahitana vatosoa maromaro, manodidina azy tsiraray avy. Mipetraka eo ambonina lamba miloko fotsifotsy izy; ary misy taratasy kely miaraka aminy.

Misy manan-talenta tokoa ny olona satria mahavita manao sary tahaka ireny olombelona ireny. Eto dia vehivavy iray mitsikitsiky, malama volo ary fohy volo, manao akanjo kely izy.

Toerana fivarotana lehibe iray izay ahitana talantalana marobe izay ahitana karazan'entana isan-karazany. Toy izany itony karazana iray itony izay hampiasaina mba hikolokoloana ny vatana.

Rindrina anankiray miloko fotsifotsy izay nametrahana sary hosodoko anankiroa. Samy manendrika vehivavy sinoa ny amin'izany sary izany, fa ny iray kosa dia mirakotra lamba mavokely ny vatany iray manontolo.

Anisan'ny biby maro karazany ny rajako. Itony biby itony dia tena mahafinaritra ny mijery azy; izy itony dia mihinana legioma araka ny hita eo amin'ny sary izay mihinana voasary ary mipetraka any anaty ala.

Tavoahangy iray mipetraka eo ambonina bozaka miloko fotsifotsy ny sarony ary miloko maitsomaitso kosa ny tavoahangy. Izy io dia hampiasaina amin' ny volo ary azo avy amin' ny zavoka.

Sarin'olona maromaro namonjy lanonana miara-misakafo, mitehaka ny ankamaroan'ireo olona. Miloko maintimainty sy fotsifotsy ilay sary ; ahitana haingonaingon-javatra ery ambony.

Firavaka maromaro toy ny rojo na peratra miloko volamena, milahatra eo ambony latabatra izany, ny iray amin'izy ireo dia tazomina felan-tanana anakiray, karazana firavaka fatao eo amin'ny tanana izany.

Boaty kely anankiray misy menaka, misy misarona fotsifotsy ny saron'ny sasany, ary misarona menamena kosa ny sasany. Vita amin'ny vy izy io, ary mipetraka ambony latabatra. Misy taratasy miangona ery aorianany.

Olona iray mitazona peratra anankiroa miloko volamena ; ao anatin'ireo peratra ireo dia ahitana anaran'olona anankiroa : anaram-behivavy ny iray anaran-dehilahy ny iray. Mety peratra natao ho an'ny mpifankatia izy ity.

Anisan'ny zava-maniry fihinan'ny olombelona ny korzety. Izy io matetika dia ataon'ny Malagasy laoka. Be tokoa ny mpankafy azy nefa be ihany koa ny mankahala azy io ka tsy mihinana mihitsy.

Toeram-pisakafoanana iray ahitana latabatra sy seza vita amin'ny hazo. Ahitana zavamaniry ihany koa manodidina ny trano. Misy solaitrabe kely iray ahitana ireo sakafo aroso sy ny vidiny izy ireo ary misy tamboho vita amin'ny biriky erỳ ao aoriana.

Toerana anankiray izay misy tantalana vita amin'ny hazo ka eo ambonin'izany dia misy karazana haingotrano izay maneho ny maha-malagasy, ao anatin'izany ohatra ny sarisarina hazo baobaba.

Fitoerana boky iray ahitana fizarana telo. Ny sasany amin'ireo boky dia mitailana ary mifampiankina ; ny sasany kosa dia hita ny fonony ka mitodika manatrika. Efatra ny boky hita manatrika eto.

Toerana iray ahitana peta-drindrina telo mitovy, ahitana mpanakanto maromaro izy io ary ny mombamomban'ilay lanonana karakarain'izareo, manodidina an'izany dia misy peta-drindrina hafa izay efa rovidrovitra.

Fiangonana lehibe anankiray miloko menamena sy mavomavo, misy tilikambo ka misy lakroa eny amboniny eny, misy tamboho miloko fotsifotsy sy mangamanga manodidina io fiangonana io.

Sainam-pirenena anankiray izay miavaka dia miavaka tokoa, miloko maintimainty ny tapany ambany, fotsifotsy ny eo ampovoany ary menamena ny eny ambony ; eo amin'ilay loko fotsifotsy dia ahitana kintana anankiroa miloko maitsomaitso.

Lehilahy anankiroa mipetraka ambonina fiarakodia iray. Maka sary izy ireo ary miloko fotsifotsy sy maintimainty izany sary izany, izany hoe efa tamin'ny andro taloha.

Toerampivarotana iray izay ahitana karazana entana maro nalahatra teny ambony tantànana. Ao anatin'izany itony fitaovana fitendrena lamozika itony, izay misy miloko mangamanga, misy miloko menamena, misy miloko maintimainty ary misy miloko volontany.

Vehivavy anankiray zarazara fihodirana, mitsikitsiky mampiseho nify izy ary misy kavina avokoa na ny orony na ny sofina anankiroa. Miloloha voankazo anatina sobika vita amin'ny vy izy.

Sekoly anankiray : mitondra ny anarana mpanoratra malaza, miloko mavomavo izy ary misy menamena eny antsefatsefany eny, vita amin'ny hazo ny varavarakeliny, misy tamboho vita amin'ny biriky kosa manodidina azy.

Toeram-pivarotana lehibe anankiray, izay ahitana fitaovana maro elektronika amidy ao aminy. Itony fitaovana ampiasaina mba hitsofana rivotra itony dia navoakan'izy ireo teto ivelany ; mandeha amin'ny herinaratra izy ireo ary misy lokony azo hisafidianana amin'ny mainty sy ny fotsy.

Fitoeran-javatra anankiroa ka ny iray amin'izany miendrika tavoangy lavalava, ny iray kosa somary kely kely fa somary botabota miloko mavokely izy ireo, ary mainty mainty ny sarony. Mipetraka amina toerana misy sarisary ambony hazo mavokely izy ireo.

Fitaovana elektrônika anankiray izay miloko maintimainty ny vodiny. Ampiasaina izy ity mba hanamboarana ranom-boankazo. Misy zavatra fotsifotsy izay ahodina arakaraky ny hampiasana azy.

Ekipa mpilalao baolina kitra iray maka sary eny ambonin'ny bozaka sy ny ahitrahitra ; miiisa fito lahy izy ireo : ny anaky enina amin'izany dia manao akanjo miloko maitsomaitso, ny mpiandry harato kosa dia miloko menamena ny akanjony ary mandohalika izy.

Boky kely iray izay mitondra ny lohateny hoe "fanonganam-panjakana", eo akaikina toerana misy fanasiana rano. Ahitana tanora maromaro mitangorongorona ka mivory miresadresaka eo ampitan' izany.

Zavamaniry iray hafa kely miloko menamena ny tahony ary maitsomaitso ihany kosa ny raviny. Ahitana voninkazo iray miloko mavokely izy izay misy zavatra lavalava ao anatiny.

Toerana anaky iray fandraisana olona afahany misakafo sy misotro zavatra, ahitana karazana mofo maro isan-karazany eo amin'izany toerana izany, ary misy haingo-trano maro, tahaka ity hazo Baobaba lehibe eo ampovoany ity, izay misy voankazo eo amboniny.

Anisan'ny voankazo anankiray be mpakafia tokoa ny akondro ary anisan'ny zavatra tian'olona ihany koa ny misotro ronono eto dia nampiarahana izany zavatra roa izany ka nanome an'izao sakafo izany.

Trano anankiroa izay anatina tokontany iray ihany; misy ravinala lehibe anankiroa maniry eo anolohan'ny iray ; eo ambonin'ireo trano anankiroa ireo dia samy ahitana sarivongana voromahery anankiray mivelatra elatra.

Sakafo iray anisany be mpankafỳ indrindra ny henan'akoho. Eto izy dia miendiendy tsara ary mampite hihinana. Naroso teo ambonina vilia bakoly miloko fotsifotsy izany sakafo izany. Mazotoa homana tompoko.

Maro dia maro tokoa ny zavatra hita amidy eny an-tsena eny, ao anatin'izany ny legioma sy ny voankazo maro isan-karazany, eo ihany koa ireo karazana voamaina sy vary ary katsaka amidy anatina sobika plastika.

Takela-by lehibe anankiray manao dokam-barotra, ka milaza ny mombamombana sekoly frantsay anankiray, misy sary fanehoana ireo toerana misy io sekoly io eo amin'izany takela-by izany.

Toeram-pivarotana iray eny amoron-dalana, ahitana karazana zavatra fikarakarana ny bika : ao ireo lokom-bolo, ao ireo fanasana volo ary ao ihany koa ireo fihogo. Eo ambonin'ny latabatra no mipetraka ny entana ary misy kitapo lehibe ao ambaniny.

Voankazo anankitelo nampiarahana ahitana mananasy, voajabo ary manga ahitana ihany koa tavoarakely anankiroa izay misy zavatra miloko volom-boasary ny ao anatiny.

Lehilahy anankiray maintimainty fihodirana, izay manamboatra zavatra. Eto izy dia mamatotra itony tadim-by lavalava itony, manodidina zavatra boribory iray.

Boky anankiray izay misy miloko menamena ny fonony ary ahitana kisarisary miloko fotsifotsy sy maintimainty. Eo amin'ilay kisarisary dia ahitana sarina lehilahy iray misatroka tsy hita tarehy izay manome totondry voay anankiray.

Lehilahy anakiray zarazara fiodirana, manao solomaso izy ary somary matavitavy, efa sola kosa ny tampon'ny lohany. Manao akanjo mihaja izy izay miloko maintimainty ny ivelany ary misy lobaka fotsifotsy ny ao anatiny.

Sary hosodoko anankiray izay ahitana vehivavy telo hita avy aty aoriana ka samy miloloha entana eo ambony ny lohan'izy ireo zareo telo vavy, samy tsy manao kapa izy ireo.

Sary anankiray mizara roa ; amin'ny sary iray dia mitodika mankaty ilay tovovavy ; mitafy lamba miloko fotsifotsy izy ary manao zipo miloko volomparasy misy kisarisarina voninkazo, miloko fotsifotsy ny kirarony ; amin'ny iray kosa izy dia manome lamosina.

Trano kely iray vita amin'ny hazo, izay ahafahana manamboatra ny zavatra simba amin'ny fiara na amin'ny fiara kodiaran-droa. Ahitana ihany koa ireo zavatra ahafahana mikojakoja sy manimba ny zavatra simba amin'izany.

Any amin'ireny toeram-pivarotan-dehibe ireny dia misy faritra natokana ho an'ny fitaovana ampiasaina hanamboarana zavatra. Ka misy talantana maromaro izay hanasiana karazan'entana eo amin'izany.

Sainam-pirenena anankiray izay ahitana loko maromaro miloko maintimainty ny tampany ambony ary menamena kosa ny tampany ambany ny eo afovoany kosa dia misy boribory miloko mavomavo

Famantaranandro anankiray izay miendrika biby anankiray izay hita any Azia. Miloko fotsifotsy sy maintimainty io ary ny tarehimarika roa ambin'ny folo, telo, enina ary sivy ihany no hita eo amin'izany fa teboteboka kosa ny ambiny.

Lehilahy anankiray zarazara fihodirana. Miondrika izy ka tsy hita noho izany ny tarehiny iray manontolo. Ny volony kosa dia nahorongorony mitsitokotoko ary misy faritra kely miloko.

Famantarana lehibe iray izay mipetraka eo amina takelaka napetaka teo amin'ny arofanina na trano somary tsotsotra ilay izy satria soratra fotsifotsy anaran'ilay orinasa, mipetraka eo ambonina zavatra mangamanga fotsiny ihany.

famantarana iray tsotsotra izay manambaratoerana fivarotana fiarak'o diaran-droa misy soratra mainty mainty erỳam-bany ary misy kisari sary misoratra maintso maintsy ho erỳ ambony ary hahitana menamena kely

Toerana fandraisana olona hisakafo : ahitana solaitra be ahitana ireo karazana sakafo misy ary ny vidin'izy ireo, ahitana ihany koa sary vongana miendrika lohan'omby, ahitana ihany koa alika be iray.

Ramatoa iray mivarotra zavatra eny amoron-dalana; ny zavatra amidiny eto dia lamba lamba maro; izay napetany tamin'ny sary olona; mipetraka ambonina gony izy. Eo akaikiny kosa dia misy vehivavy iray izay mivarotra karazana kojakoja.

Voankazo anankiray izay miloko maitsomaitso ny hodiny ary miloko mavomavo kosa ny nofony ao anatiny. Misy voany iray lehibe ihany koa eo ampovoany ; afaka hohanina izy io ary afaka hahosotra amin'ny tarehy ihany koa.

Boky anankiray ahitana sarina olona mitafy maintimainty misy taratra menamena eo amin'izany raobiny izany mitazona antsikely anankiray somary lavalava izy. Misy tarehimarika roa ambin'ny folo eo amin'ilay boky.

Toeram-pivarotana iray izay ivarotana lamaody. Misoratra eo ivelany ny anarany ary misy haingonaingon-javatra vita amin'ny zava-maitso eo ivelany. Ny varavarana kosa dia vita amin'ny vy ary nahankina tatỳ ivelany eo amin'ny rindrina.

Arona kely anankiray izay ahitana zavatra maro ao anatiny toy itony zavatra fampiasana amin'ny volo itony. Ny sasany dia mampaniry azy, ny sasany kosa dia mampiolakolana azy ary samy manana ny asany izy ireo.

Vehivavy anankiray izay manao fampisehonana fivarotan-damba. Hita avy aty aoriana izy roby no anaovany ary hita misongadina eo amin'izany ny loko mavomavo manao kiraro avo kosa izy.

Toerana anankiray misy ravin'akondro maniry, misy miloko maitsomaitso izany ravina izany ary misy efa somary mainamaina, ireo vato miangona ireo ihany koa izay misy miloko maintimainty sy volontany ary misy ny vato miloko fotsifotsy.

Toerana anakiray ao anatina birao, misy karazana fitaovana ampiasaina toy ireny ao anatin'ny birao ireny ka hita ao amin'izany : ny penina, ny solosaina ary misy antotan-taratasy maromaro miangona.

Lehilahy anankiray zarazara fihodirana, mijery mihorirana izy ary hita fa mitevi-korona, misy volombava ihany koa izy, mitafy akanjo miloko maintimainty ary mitevi-kila, ny volony kosa dia lavalava ary mihorongorona miloko maintimainty izany ka ny sisiny ihany no miala.

Famantarana iray izay ahitana loko karazany telo : ao ny fotsifotsy, ao ny manga matroka, ary ao ny manga mazavazava. Amin'ilay manga mazavazava dia ahitana sarina tanana, izay mitazona an'izao tontolo izao.

Vehivavy zarazara fihodirana anankiray any amin'ny mpanao volo ; misy lamba miloko maintimainty misarona ny akanjony ; mitevika ila izy, ary malama ny volony sady lava tsara.

Gazety iray natao hiresaka ny momban'ny tontolom-piainan'ny vehivavy ny gazety "Jejoo". Ahitana sarina elo mavokely eo ambony. Misy vaovao maromaro ihany koa izay arahana sary fanehoana.

Fitaovana maro ampiasaina anaovana zavatra izy ireto. Ny sasany amin'izany dia ampiasaina ao an-dakozia, toy itony fikapohana atody misy karazany roa ireto. Mihantona amina zavatra vita amin'ny hazo izy ireo.

Fanambarana iray, izay manambara lanonana karakarain'ny fikambanana Frantsay ao Ambositra. Misy kisarisary kely ery amboniny ary ahitana ny daty sy ny ora hanatanterahana izany.

Anisan'ny fitaovana ampiasain'ny vehivavy mba hahajejojejo ny tenany ny lokomena. Hita fa dia tena marihadrihatra tsara ny lokon'ilay menamena, mandimandina ery ny molotra avy mampiasa azy ka maha te ho tia ; ary mahasarika ireo lehilahy.

Efitrano anankiray fianarana izay misy latabatra maromaro vita amin'ny hazo sy seza ipetrahana, misy olona mipetraka ao amin'io efitra io, ahitana lakroa erỳ amin'ny rindrina ary miloko fotsifotsy izany.

Baoritra anankiray lehibe ahitana karazana fitaovana fampiasa anaty birao ao anatin'izany ohatra : ny lakôly, ny taratasy ahafahana mandray naoty ary koa ireo penina miloko maitsomaitso na mangamanga.

Lehilahy telo manao akanjo miloko mavomavo, ny iray ao ampovoany kosa dia mitefik'ila, avy nandresy amboara miloko volamena sy volafotsy izy ireo ary mitazona zava-pisotro ny anakiroa amin'izy ireo.

Fonona boky iray natao ho an'ny ankizy. Misy boribory maromaro izay ahitana biby iray izay vokatrin'ny saina ihany. Misy karazany maro izy ireo toy itony maka endrika vorona ary ao koa ireo maka endrika saka.

Anisan'ny hazo lehibe iray misarika ireo mpizaha tany atỳ atsinanana ny hazo baobab. Izy io dia lazaina fa afaka mivelona maherin'ny zato taona. Misy hazo hafa ihany maniry manodidina anazy.

Ankizivavy kely anankiroa mifampitantana ; ny iray efa lehibebe ary ny iray mbola kelikely. Ny lehibebe amin'izy ireo dia mitondra harona ary manao arovava orona, ny iray kosa dia ny lamosiny ihany no hita.

Ireo zavatra vokarina orinasa iray ao anatin'izany ny savony anaty "sachet", eo ihany koa ny menaka anaty tavoahangy kely misy sarony miloko fotsifotsy, eo ihany koa ireo vovovovon-javatra.

Fiara raitra anankiray. Miloko menamena ilay fiara ary tazana avy aty aoriana. Miloko maintimainty kosa ny fitaratrany. Misy sarina soavaly famantarana azy aty aoriana.

Boky anankiroa mitantara tantaram-pitiavana, ny amin'ny fonony iray dia ahitana bozabozaka ary olona manao akanjo menamena iray, ny amin'iray kosa dia ahitana vehivavy mampiseho lamosina manao solomaso.

Vehivavy anankiray zarazara fihodirana manao solomaso. Tsy hita manontolo ny tarehiny fa hita ihany nefa fa mitsiky izy. Ny volony miloko maintimainty mihorongorona ary fohy. Misy tevika ny sofiny fa tsy misy kavina kosa.

Fiangonana anankiray miloko fotsifotsy sy mangamanga izay avo dia avo tokoa. Eny amin'ny fara-tampon'ny tilikambony eny dia ahitana sarina lakroa lehibe miloko fotsifotsy ary sainam-pirenena anankiroa ka ny iray amin'izy ireo dia sainam-pirenena malagasy.

Arabe lavalava izay miaka-midina, ahitana tranotrano kely ny sisiny anankiroa ary zava-maitso maniry. Misy omby maro be mandeha amin'iny lalana iny, ary ny mpiandry azy ireo aty aoriana.

Trano anankiray miloko volomboasary izay misy varavarakely vita amin'ny hazo. Manoloana izany dia misy hazo anankiray izay misy gidro ananky roa miloko fotsifotsy sy maintimainty mipetsaka.

Ny boriky dia tanimanga izay nodorana mialon'andro maromaro ka namboarina hanana endrika tahaka ireny ahitantsika azy ireny, rehefa mandeha amin'ny toerana fivarotana azy isika dia hita milahadahatra toy izao izy ireny.

Peratra anankiroa miloko volamena izay mipetraka eo ambonina lamba, misy zavatra miloko volamena ihany koa manodidina azy ireo. Ny eo amin'ilay peratra iray dia ahitana vatosoa iray lehibe.

Olona mitazona fitoeran- zavatra kely iray, ampiasaina mba tsy hampihintsana ny volo na hampaniry azy ary hampivelatra azy koa, misy taratasy miloko mangamanga matroka manodidina azy ary miloko volondavenona ny sarony.

Toerana anankiray fivarotana voankazo. Paoma no hita amidy eto. Tsy natambatra izay tsy mitovy loko fa natokana kosa ireo izay miloko maitsomaitso ary natokana ihany koa ireo izay miloko menamena mitambatra mavomavo.

Trano lehibe anankiray vita amin' ny biriky ka tsy miloko izany. Misy zava-maniry kely maromaro izay efa maneho endrika zaridaina kely. Mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa ny toerana ary mety hatao fianarana.

Toerana anankiray izay ahitana rano ka misy làlana kely manify izay ahafahana mandeha, misy olona maromaro manaraka izany làlana izany, misy alaala maniry erỳ ampita erỳ.

Toeram-pivarotana satroka amoron-dalana anankiray, nahanton'ilay mpivarotra eo amin'ny vỳ aoriana izany. Misy karazany maro izy ireo ary loko misy hisafidianana. Misy madama iray izay manontany.

Maro tokoa ny zavatra hita amidy eny amin'ny toera fivarotan-dehibe ireny. Toy toy sokajy iray ity izay talantalana ahitana karazana vatomamy iray, miloko volontany izay misy sarina tarehana biby eo alohany ao anaty "sachet" izy io no amidy.

Fiara iray tsy mataho-dalana, izay takomana ny laharany. Ahitana gidro anankiefatra fa ny iray kosa dia ny rambony ihany no hita. Ahitana ihany koa ramose iray mitaingina eny ambonin'ilay fiara, mamatotra entana.

Takela-by iray misy fanambarana : ahitana sarina takelaka iray izay manangona ny herin'ny masoandro, ahitana koa alaala ary ahitana varim-bazaha eo ampovoaniny.

Toerana iray ahitana takela-by manao dokam-barotra maromaro samy ahitana karazan-javatra samihafa eo amin'izany ka ao anatin' izany ohatra ny takela-by iray manao dokam-barotrana lamba sy kapa.

Vehivavy anakiray zarazara fihodirana. Norandraniny ny volony ary nolokony izany. Takona ny tarehiny satria misy boribory iray manendrika tarehin'olona mitsiky, miloko mavomavo sy voninkazo.

Gazety Malagasy anankiray "Tia tanindrazana" izay mitondra vaovao maromaro, misy sary fanehoana miaraka amin'ireo vaovao ireo, hamidy amin'ny vidiny eninjato ariary ity gazety ity.

Toerana anankiray any anaty ala ahitana natiora mahafinaritra. Misy vatolampy iray lehibe izay misy rano mikoriana ka miangona ety ambany. Misy ala ala ary zava-maitso maniry manodidina azy.

Gazety malagasy iray " Inona no vaovao ", amidy amin'ny vidiny dimanjato ariary, mitondra vaovao maromaro. Misy sary fanehoana miaraka amin'izany vaovao izany, misy dokam-barotra erỳ ambony sy erỳ ambany.

Vehivavy anankiroa maintimanty fihodirana hita avy aty aoriana izy ireo ka tsy hita ny tarehiny. Ny iray dia mitafy roby miloko maintimainty ary manao kapa. Ny iray kosa dia mitafy roby izay misy loko maromaro mitondra entana ny iray amin'izy ireo.

somary tsy dia mazava ny sary fa na dia izany aza dia hita fa fanaka anankiray izay fahita matetika ao anatin'ny toerana fandraisam-bahiny no hita eto, misy ondana anankitelo eo amboniny

Vehivavy anankiray zarazara fihodirana, tsy hita ny tarehiny satria hita avy aty aoriana izy, norandraniny ny tapany ambany ny amin'ny volony ka ny sasany nofatorany niodikodina fotsiny.

Toerana anankiray izay ahitana trano vita amin'ny rofia. Misy hazo maniry izay misy raviny miloko maitsomaitso, Misy latabatra vita tamin'ny hazo navoaka teo ivelany ary misy seza ihany koa hipetrahan'ireo olona.

Ramatoa iray mitafy peratra. Manao akanjo miloko menamena izy, ary misy lambahoany eo amin'azy. Mampiasa sahafa be izy mba hitsimponany ity zavatra anankiray ity.

Vehivavy anankiray tsy hita tarehy satria hita avy aty aoriana izy, norandrany ny volony, ka ny sasany navelany raraka ary ny sasany kosa nofatorany nihodikodina eo ambonin'ny lohany.

Tsena maromaro izay hita eny amoron-dalana. Betsaka tokoa ireo mpandalo. Ao ireo lamba miantona. Erý ambony dia ahitana takela-by manao dokam-barotra zavatra isankarazany, ary misy hazo lehibe iray maniry.

Ity biby iray ity dia tsy fahita eto Madagasikara fa any ivelany ihany. Karazana saka be izay manana ny anarany manokana mihitsy izy io. Mainty manontolo ny vatany ary mahay mihanin-kazo tahaka ny saka izy.

Saina anankiray misandratra izay ahitana loko anaky telo : ny loko mainty, ny loko mavo ary ny loko mena. Hita fa misy lanitra mangamanga tsara tsisy rahona ao aorinan'izany.

Toerana iray mahafinaritra ahitana lanitra mangamanga tsara sy lanitra mavomavo. Misy rahona manasaraka izany. Hita taratra ety ambony rano izany rehetra izany, ary misy zava-maitso maniry ety ambony tany, ary tazana ery lavitra ery ny tendrombohitra.

Famantaran'andro iray mibika tokoa, miloko volamena izy io, ny tarehimarika telo, enina ary sivy ihany no hita mivantana fa ny ankoatr'izay dia tsipitsipika, raha jerena ny lera dia amin'ny roa sy sasany izao.

Fitaovana anankiray ampiasana rehefa miasa tany izy ity. Miendrika tahaka ireny angady ireny izy misy tahony, ary misy lohany. Ny mahasamy hafa azy dia mirirana ny lohan'ilay angady.

Vehivavy anankiray manome lamosina ka tsy hita tarehy. Miloko maintimainty ny volony, malama izany ary somary miolankolana etỳ ambany ; manao ankanjo miloko fotsifotsy izy ary mirakotra lamba miloko maintimainty misy sarina kintana mavomavo.

Biby anankiray hafakely. Monina any anaty rano izy ary miloko volontany ary misy teboteboka maintimainty. Misy volom-bava miloko fotsifotsy ihany koa izy ary manendrika zavatra mitsatotsatoka izany.

Vorona afakely iray izay fahita any amin'ny alabe any amin'ny faritry ny Amerika Atsimo ; anisan'ny mampiavaka azy dia ny loko marobe eo aminy : toy ny loko mainty, loko mavo, loko maintsomaintso eo amin'ny masony ary loko maka volomboasary.

Fambolena ahitana zavamaniry anankiray ary misy raviny maitsomaitso izy ary maitsomaitso ihany koa ny tahony. Angivy ny anarany izy itony ary afaka hohanina izy ireo, miloko fotsifotsy.

Karazana hazo ala iray avoaka rehefa akaiky fetin'ny noely. Eto dia efa vita karakara sy vita haingo ilay hazo ary misy karazana boribory miloko menamena, mavomavo, maitsomaitso ary misy jiro kely mirehidrehitra.

Fiarakodia karazany maromaro no mandeha eny amin'ny arabe hita fa maro tokoa izy ireo ka misy fitohanana eo amin'ny lalana. Misy hazo maniry hita ery ambony ka maitsomaitso ny lokon'ny raviny.

Lehilahy iray manao solomaso mitsikitsiky. Mitafy akanjo mihaja izy izay miloko maintimainty ny ivelany ary mitafy lobaka fotsifotsy. Mitazona zavatra miloko menamena izy.

Trano anankiray ahitana varavarankely anankitelo. Misy biriky tsy miloko eo akaikiny ary miloko menamena kosa ny tapany ambany. Ny lokon'ny tafo maintsomaintso ary misy hazo maniry eo ivelany.

Fampafantarana vaovao anankiray misy sary fanehoana izany. lehilahy miisa anankienina mijoro : ny telo amin'izy ireo mitafy akanjo maintimainty, ny roa kosa mitafy miaramila ary ny iray manao satroka hafa kely. Misy rôplanina miloko fotsifotsy mitondra ny sainam-pirenena malagasy ao arianany.

Fiara lehibe iray izay natao hanamboarana lalana. Any ivelany izy ity dia hampiasain'ny olombelona ihany koa mba hamotehana trano. Izy ity dia anisan'ny fitaovana tena miasa eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ankehitriny.

Mba ahafahana mahafantatra ary mahita an'izany na dia mbola alavitra ary dia misongadina tokoa ireo toeram-pivarotana fanafody satria hita mibaribary ny lokon'izy ireo maitso arahina fotsifotsy eny antsefatsefany eny.

Vorona anankiray miloko fotsifotsy. Tsy hay mazava raha atody no kotrehiny eto na ireo zanany. Misy bozaka miloko maitsomaitso ny manodidina an'izany toerana misy azy izany.

Voankazo sy legioma maromaro nampiarahana, ahitana paoma miloko maitsomaitso, ahitana voatabia miloko menamena, ahitana voasary mitapaka roa ihany koa ary ao ireo anana maitsomaitso.

Misy manan-talenta tokoa ny olombelona satria mahavita mamokatra itony fiarakodia kely vita amin'ny hazo itony. Azo atao hanigo-trano tsara izy ireo ary azo atao kilalao ho an'ny ankizy koa, misy ireo izay tsy miloko ary misy koa ny miloko maitso na manga ohatra.

Zavamaniry anankiray miloko maitsomaitso, ary ny sasany amin'izany dia misy mavomavo ny sisiny : "sampan-kazo" ny anaran'izy ity ary matetika izy io dia ampiasaina ho haingohaingo trano na ampiasaina any am-piangonana katolika rehefa tonga ny sampan-kazo.

Toerana anankiray any anaty natiora izay ahitana rano mikorina, eo ihany koa ireo zava-maniry manodidina izay miloko maitsomaitso ny ravin'izy ireo, misy vato ihany koa hita amin'izany toerana izany.

Vehivavy anankiray fotsifotsy fihodirana, mihondrika izy ary norandraniny ny volony ; manao ankanjo miloko mavokely izy ary misy zavamaniry miloko maitsomaitso ao aorinany.

Toerana iray ivarotana kiraro mihaja, misy miloko mainty ary misy miloko volontany mazavazava sy matromatroka eo amin'izany. Misy vita amin'ny lamba ny sasany ary vita amin'ny hoditra kosa ny sasany.

Toera-piandrasana lamasinina iray ka eo amoron'izany dia ahitana zaza maro be, misy mivarotra ary misy ihany koa ny mangataka. Misy hazo lehibe iray maniry izay miloko maitsomaitso ny raviny.

Firavaka rojo anankiray izay miloko volamena ny tadidiny, misy endrika madagasikara miloko fotsifotsy ety ambaniny, ary misy vatosoa miloko mangamanga. Misy sarina vozona miloko maintimainty nanehoana azy.

Maro dia maro tokoa ny zavatra amboarina avy any amin'ny tsihy. Ao anatin'izany ohatra ny sahafa izay ahafahana mitsimpona voana ahi-dratsy ao anatina vary. Eo ihany koa ireo harona sy sobika maro isan-karazany.

Efitrano kely anankiray, ahitana seza erỳ amin'ny sisiny ary misy sary hosodoko kosa mipetraka erỳ amin'ny rindrina. Hita fa tafiditra ao anatin'ny trano ny taratry ny masoandro.

Toerana anankiray ahitana karazana ondana maromaro amidy. Ao ireo miloko menamena, ao ireo miloko volontany, ao ireo miloko fotsifotsy, ary ao ireo miloko mavomavo. Ny ankamaroan'izy ireo dia ahitana kisarisary manendrika voninkazo avokoa.

Firavaka rojo anankiray miloko volamena. Mipetraka eo ambonina lamba miloko fotsifotsy izy io. Manendrika lolo manidina ilay firavaka ary anankiroa no hita eo amin'izany. Ery aoriana ery koa dia misy firavaka maromaro.

Toerana iray ahitana hazo izay miloko maitsomaitso ny raviny, misy hazo ihany koa izay notapahana ka afahana mipetrapetraka ary maromaro izy ireo, misy tokotany malalaka ihany koa.

Fonona penina mangamanga anankiray, izay miloko mavomavo sy fotsifotsy, ahitana sary kely manendrika olona izay boribory ny lohany ka mitazona penina aorinany.

Fiarakodia anankiray miloko fotsifotsy izay mitatitra olona . Ny entana kosa dia fatorana eo ambony eo amin'ny vy fanasiana azy ka hahitana gony maromaro izay efa mifatotra .

Lehilahy iray zarazara fiodirana, miloko maintimainty ny volony, somary hita kely ny nifiny, mitafy akanjo miloko mangamanga izy ary manao lobaka miloko fotsifotsy.

Vehivavy iray maintimainty fihodirana mirandrana ny volony, manao tevika izy ary manao akanjo miloko maintimaity. Tsy hita manontolo ny tarehiny satria mijery mihorirana izy.

Zatovolahy anankiroa izay hita fa miasa mafy mba hamelomany ny vady aman-janany; ao anatin'izany moa ny asa ataon'izy ireo ity dia asa fitaterana entana amin'ny alàlan'ny saretibe, mafy dia mafy tokoa io asa io.

Somary matromatroka sy sary fa ahitana ihany ireo olona maromaro mandeha lakana iray izay somary lavalava. Tazana ihany ireo alaala maniry sy ny sisin-tany. Hita fa mangingina ny rano.

Toerana iray izay hivarotana karazana entana elektrônika. Miloko maintimainty ny ankamaroan'izy ireo ary samy mandeha amin'ny alalan'ny herinaratra avokoa.

Takelaby maromaro manao dokam-barotra, ny iray amin'izy ireo dia maneho fiara iray tsy mataho-dalana, ny iray kosa dia maneho fiara kodiaran-droa anankitelo, ny iray kosa dia sakafo vita avy amin'ny ronono sy sarin'omby menamena.

Lehilahy iray zarazara fihodirana, miondrika izy ka tsy hita tsara ny tarehiny, misy volombava ihany koa izy ary mitafy akanjo miloko maintimainty, norandraniny mitsitokotoko ny volony.

Toerana iray fivarotana fanafody, hita milahatra sy milamina ery aorianan'ireo fanafody. Ahitana ihany koa tovolahy iray izay mitafy akanjo fotsy mivarotra azy ireo. Mampiasa solosaina izy.

Toerana iray mangingina izay ahitana fiara maromaro mijanona erỳ amin'ny sisiny. Ahitana trano miloko mavomavo sy fotsifotsy ary manaraka izany trano iray miloko mavokely. Ahitana hazo maniry erỳ ambony.

Lehilahy anankiray fotsifotsy fihodirana mijery manatrika. Mitafy akanjo mihaja izy, izay miloko mangamanga ny ivelany ary misy lobaka fotsifotsy ao anatiny; misy olona telo manao solomaso manodidina azy.

Trano anankiroa mifanakaiky : ny iray dia mbola hita misy jiro mirehitra ao anatiny ; ny iray kosa dia tsy ahitana na ny kely. Misy tamboho vita amin'ny biriky ny eo amin'ny iray ary miloko fotsifotsy ny jorony. Misy kintana hita ao amin'ny lanitra alina.

Toerana iray eny amoron-drano, ahitana ravina "coco". Somary maizimaizina ny andro satria efa andeha hody ny masoandro. Fa mbola hita mitaratra mazava kely ihany nefa ireo tendrombohitra.

Toerana anankiray izay ahitana talantalana misy fitaovana elektronika eo amboniny ; mandeha amin'ny herinaratra ny ankamaroan'izy ireo ; ary natao mba hahamora ny fandrahoana sakafo ohatra satria tsy mila mampirehitra afo intsony.

Toeram-pivarotana iray ahitana karazan-javatra amidy ao anatina fitoerana iray misarona ; samy manana ny lokony ireo sarony ireo ; izay misy miloko maitsomaitso, miloko menamena ary miloko mangamanga.

Toerana iray ahitana arofanina vita amin'ny vy, ahitana takila be lehibe maromaro manao dokambarotra, misy hazo maromaro ihany koa maniry misy trano menamena, mangamanga ary fotsifotsy.

Olona mitazona zavatra iray izay misy zavatra afaka hahosotra amin'ny volo. Miloko fotsifotsy ny saron'izy ity ary misy taratasy maintimainty ahitana ny anarany sy ny mombamomba azy.

Omby lehibe matavy anankiray izay mipetraka ambony ny fasika, misy tandroka maranitra izy ary miloko maintimainty sy fotsifotsy. Ahitana vorona kely mipetraka eo ambony ny lamosina any.

Toerana iray misy mpivarotra amoron-dalana. Ao anatina sobika kely no misy ny entana izy ireo ary ao anatiny izany ny fivarotana voanjo amin'ny kapoaka ; eo ihany koa ny fivarotana atody.

Toerana anankiray fivarotana karazana fitaovana elektronika : ao anatin'izany ny fitaovana ampiasaina mba hitsoka rivotra na ireo fitaovana ampiasaina mba hisolo ny fatana.

Fiborosiana kiraro anankiray izay vita amin'ny hazo ny fitazonana azy ary miloko maintimainty kosa ny borosy aminy. Mipetraka eo ambonina latabatra vita amin'ny hazo izany.

Toerana anankiray izay misy fiarakodia raitra miloko fotsifotsy, misy famantarana amin'ny soratra mangamanga eo alohany ary misy tarehimarika ahafahana mahafantatra io fiarakodia io.

Toerana anankiray izay ahitana fiara maro mifamoivoy ary misy ihany koa takelaka manambara fandalovana lamasinina. Misy takela-by lehibe iray manao dokam-barotra.

Efitrano fatoriana anankiray izay misy fandriana milamina. Ny rindrina kosa dia norakofana taratasy izay misy soratsoratra sy sarin'olona avokoa.

Zavatra iray ampiasaina mba hanasana volo izy ity. Miloko mavomavo ny vatany ary miloko fotsifotsy kosa ny tapany ambony. Misy kisarisarina akondro eo ivelany ary misy soratra miloko fotsifotsy sy maintimainty.

Boky anankiray izay ahitana sarina mpanjaka vavy manome lamosina, bory volo izy ary tsy hita mazava fa somary fotsifotsy ny volony. Misatroka satroboninahitra vita amin'ny volamena sy vatosoa izy.

Toerana iray misy seza sy dabilio ahafahana mipetrapetraka. Misy lehilahy iray manao akanjo menamena ary matory mihitsy. Eny amin'ny rindrina dia misy fitaovana elektronika anankiray miloko maintimainty izay mitsoka rivotra.

Ny any ivelany dia tsy toy ny eto an-toerana izay sotro sy "fourchette" ihany no tena miasa eo ampisakafoanana fa mampiasa karazana fitaovana kely hafa toy ny antsy, ny sotrokely sy ny zavatra maro isan-karazany. Marihina fa efa fomban-dry zareo mihitsy izy io.

Zavatra anankiray miendrika vozon'olona izay tsisy loha miloko maintimainty ka nametrahana firavaka anankiray miloko volamena eo aminy, misy lavalava kely ery ambonin'ilay firavaka.

Takela-by anankiray manao dokam-barotra, ahitana sarina ankizy lahy iray zarazara fihodirana, malama volo, mibaby kitapo ; ahitana ihany koa fitaovana maro ampiasaina any an-tsekoly.

Toerana iray fivarotana fanafody ; ahitana fanafody anaty tavohangy, ahitana ihany koa fanafody anaty boaty, hita ihany koa ny sasany izay mipetraka ao anaty fitaratra ery ambony.

Efitra fianarana anankiray, izay misy seza sy dabilio ahafahana mipetraka; misy mpianatra maromaro ao anatiny, izay ahitana lehilahy sy vehivavy; vita amin'ny biriky ny rindrina, ary misy varavarankely vita amin'ny fitaratra.

Tavoahangy kely maromaro izay ahitana vokatra azo avy amin'ny vahona, misy karazany maro izany ka ampiasaina amin'ny volo, amin'ny vatana ary handroana ihany koa. Misy vahona tena izy kosa eo ambany.

Lehilahy iray mivarotra amoron-dàlana, kiraro sy kapam-behivavy ny ankamaroan'ny entana amidiny, misy latabatra kely hanasiany izany entana izany ary mipetraka amina seza kely iray izy, ao ambonina tohatra izy no mivarotra.

Fitaovana anankiroa izay samy maranitra, samy ampiasaina mba hanapahana hazo izy ireo. Ny iray ikapana, ny iray kosa anatsofana, famaky ny anaran'ny iray ary tsofa kosa ny iray.

Famantarana iray ahitana loko mena, fotsy, volomboasary ary maintimainty, izy ity dia natao hanamarika kilalao mampiasa saina iray izay hifaninanan'olona anankiroa.

Boky anankiray izay ahitana vehivavy tsy mitafy akanjo ambony, manome lamosina izy ka tsy hita tsara ny tarehiny noho izany, fohy volo izy ary malama volo. Misy soratra mangamanga maneho ny anaran'ilay boky.

Takela-by lehibe anankiray miloko fotsifotsy, ahitana famantarana orinasa lehibe anankiray, ahitana ihany koa ireo toerana ahitana azy sy ireo laharan-taribia rehetra ahafahana mandray antso azy.

Fiarakodia tsy mataho-dalana iray miloko mangamanga. Misokatra ny varavarankeliny eo aloha, ahitana fiara kodiaran-droa anakiray ao aoriany izay miloko menamena, ahitana varavarana misokatra.

Vehivavy iray zarazara fihodirana manome lamosina ka tsy hita ny tarehiny noho izany ; mipetraka ambonina seza miloko fotsifotsy izy ary manao akanjo miloko maintimainty norandraniny ny volony.

Lay maromaro izay miloko mavomavo ary maitsomaitso ary volomboasary ny iray, misy vehivavy iray mijoro manoloana izany, mitafy pataloha fotsy izy ary manao akanjo miloko mavokely, manao aro arovava orona izy.

Olona misakafo. Ao anatin'izany sakafo izany dia misy vary ary misy akora avy any anaty ranomasina ho hanina miaraka aminy. Misy izay natao ambony vilia ary misy kosa natao masikita.

Olona anankiroa mijery moterana fiarakodia anankiray. Maloton'ny tanimena tokoa ilay motera, ny iray amin'ireo olona dia mitafy pataloha menamena misy tsipika fotsifotsy, ny iray kosa dia mitafy akanjo miloko mavomavo.

Takelaka anankiray izay ahitana takela-by fapetraka eo alohan'ny fiara. Misy maro isan-karazany izy ireo ka ny fisin'itony dia ahafantarana fa toerana afaka manambotra izany.

Boky maromaro mifampitaingina, misy ho an'ny olondehibe izy ireo ary misy ho an'ny ankizy koa. Ny ho an'ny olondehibe dia ny fonony somary matromatroka, ny an'ny ankizy kely kosa dia misy kisarisary mahafinaritra.

Famantarana iray miloko volomparasy, izay manamarika toerana iray, ivarotana solosaina. Misy soratra eo ambanin' io famantarana io, manamafy izany hevitra izany.

Boky anankiray izay miloko mangamanga tanora ny foniny. Misy kisarisarina ravin-javatra miloko fotsifotsy sy menamena eo amin'izany. Misy soratra ihany koa izay milaza ny mpanoratra sy ny anaran'ny boky misy taratra hazavana eo amin'izany foniny izany.

Vehivavy iray maintimainty fihodirana ary miloko maintimainty iany koa ny volony. Mitodika mijery makaty izy ary mitafy ankanjo miloko mangamanga. Mitafy lambahoany kosa izy ny ambany ary manao kapa.

Firavaka anankiray izay miloko volamena ny tadiny. Misy boribory ananki-efatra kosa miaraka aminy izay ahitana fitaratra kely ny telo. Naseo teo ambonina boky anankiray misokatra izany.

Karazana penina anankiray hafakely izy ity satria dia mitambatra anatin'ny penina iray ihany ireo loko efatra fampiasa matetika ; ao anatin'izany ny loko manga, mainty, mena ary maitso. Somary matevitevina ilay penina noho izany.

Toerana iray eny amin'ireny toeram-pivarotana lehibe ireny, izay misy talantalana natokana ho an'ny zavatra ampiasaina ho an'ny fahasalaman'ny nify, ao anatin'izany itony karazan-javatra misy maro hisafidianana itony ; eo ihany koa ireo borosy nify.

Lehilahy anankiray maintimainty fihodirana. Nolokoiny ny volony. Mikipy maso izy ary mitsiky mampiseho nify. Manao akanjo misy loko maromaro izy ary misy kisarisarim-boninkazo eo amin'izany.

Vehivavy anankiray fotsifotsy fihodirana ; manao solomaso izy ary manao lokomena ; malama ny volony ary miloko. Mitafy akanjo mihaja izy ary miloko menamena ny anatiny ; misy peratra volamena eny amin'ny tànany.

Betsaka tokoa ny karazana trondromaina amidy eny an-tsena eny, ao anatin'izany ny vaventy be ka mitapatapaka nofony, ao ny antonontonony ary eo ihany koa ny madinika. Tsy ambanin-javatra amin'izany koa ny pirina maina izay amidy amin'ny kapoaka.

Arabe iray mangingina satria tsy dia ahitana fiarakodia firy. Malomaloka ny toerana satria betsaka ny trano avo manodidina ka tsy takatry ny masoandro ; ahitana zavamaniry ihany anefa eo amin'izany toerana izany.

Anisan'ny akora lafo indrindra sy tian'ny olona taloha ny lavanilina, any Antalàha matetika ny tena mpikarakara azy io ary alohan'ny hivarotana azy dia misy ireo manamaina azy, efa nitotongana kosa ny vidiny ankehitriny.

Lehilahy anankiray zarazara fihodirana manao solomaso ary mitafy mihaja, mitazona taratasy iray izay ahitana soratra maromaro misy teboka. Ny vehivavy iray kosa dia mamaky azy ireo ka mamelatra ireo teboka tsirairay avy.

Ny voay dia biby iray izay mipetraka any anaty rano. Mila mitandrina tokoa noho izany ny olombelona rehefa miampita rano satria masiaka dia masiaka tokoa ny biby, ka mety handrapaka mihitsy. Ahitana an'io karazana biby io ao amin'ny Tsimbazaza.

Toerana iray ahitana varavarana idirana any anaty trano, mialohan'ny tonga amin'izany nefa dia mila miakatra tohatra kely izay ahitana zava-maitso maniry eny amin'ny sisiny. Mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa.

Vehivavy anankiray manome lamosina ka tsy hita tarehy. Miloko mavokely ny volony, hita fa somary matavitavy izy, ary mitafy akanjo miloko fotsifotsy. Mipetraka ambonin'ny seza miloko maintimainty.

Trano anankiray miloko mavokely, ny anatiny miloko mavokely matsatsotsatso ary ny atỳ ivelany kosa mavokely mazavazava. Ny varavarankely dia misy vy miloko fotsifotsy, miaro ny olona mba tsy hiditra ao aminy.

Toeram-pampianarana iray eny Ankatso, ahitana solaitrabe ary birao manoloana. Misy tovovavy anankiroa mijoro eny. Ary misy ankizy mpianatra be dia be mijery azy ireo.

Fiangonana anankiray namboarina tamina biriky. Tsy nolalorina ny rindrina. Misy tilikambo iray lehibe. Misy varavarana miloko mangamanga miditra ao amin'izany ary ny varavarankely ihany koa dia miloko mangamanga.

Fiara raitra iray miloko fotsifotsy tsy maintimainty ny fitaratrany ka hita ny ao anatiny. Misy lehilahy roa eo akaikiny. Ny iray mitazona finday ka tsy hay na mamaky zavatra na maka sary.

Anisany fitaovam-pitaterana be mpampiasa indrindra eto Antananarivo renivohitra ny fiara lehibe. Izy ireny dia ampiasan'ny tsirairay avy mba ahafahana mivezivezy eto Antananarivo. Ao anatin'izany moa ireo toerana namboarin'ny firaisana voalohany hiandrasana izany.

Rehefa eny amoron-dranomasina, eny amin'ireny toeram-pialan-tsasatra ireny, matetika rehefa harivariva ny andro any dia ahitana mpivarotra itony masikita ahitana karazan-javatra itony. Matsiro dia matsiro tokoa izy ireo, ka hankafizin'ny ankizy sy ny olon-dehibe.

Toerana anankiray fandraisana lanonana ; hita misongadina ao anatin'izany ny loko fotsy sy mena. Ahitana fitaratra anankiray lehibe mipetraka erỳ amin'ny rindrina, ary ahitana vehivavy iray mipetraka eo ambony seza

Lehilahy iray zarazara fihodirana ary miloko maintimainty ihany koa ny volony, manao akanjo mihaja izy, izay miloko maintimainty ny ivelany ary lobaka fotsifotsy ny anatiny. Misy loko maneho ny lokon'ny sainam-pirenena malagasy ao anatin'ny akanjony, manao rojo miloko volamena izy.

Vehivavy anankiray zarazara fihodirana, miondrika izy ka tsy hita tsara ny tarehiny. Mirandrana ny volony ka misy fati-bolo eny aoriana. Manao akanjo miloko mavomavo izy.

Trano kely anankiray vita amin'ny farafy namboarina teo amorona rano anankiray. Misy hazo maniry ao ambaniny trano izany ka miloko maitsomaitso ny raviny, misy biriky nalahadatra ihany koa eo akaikiny.

Fiara raitra anankiray miloko maintimainty, tsy misy laharana ato aoriana fa zavatra menamena misy soratra fotsifotsy. Somary maintimainty ny fitaratr' ilay fiara ary misy alokan'olona maka sary hita eo amin'ny rirany.

Arabe anankiray hita eny Analakely izay ahitana fiara maro mandalo mifamoivoy. Eo ihany koa ny mpandeha an-tongotra. Misy toerana natokana hijanonan'ireo fiara izay mijanona koa eo amin'izany.

Vehivavy anankiroa, ny iray zarazara fihodirana ary mitsiky mampiseho nify, ny iray kosa maintimainty fihodirana. Norandran'izy ireo ny volon'izy ireo ka nampian'izareo fanampiny miloko volomparasy.

Fiarakodia anankiray miloko fotsifotsy, izay mifamoivoy eny amin'ny arabe. Tsy dia maizina ny fitaratrany ka somary tazana kely ihany ny ao anatiny. Mandalo eo ankaikina orinasa anankiray izy.

Toeram-pivarotana iray any an-tsena izay misy mivarotra sakay vovony amin'ny kapoaka ary misy zavatra amin'ny vovony miloko mavomavo amidy amin'ny kapoaka ihany koa, eo iany koa ireo sakamalao izay anatina sobika.

Toerana anankiray izay mampitambatrra an'Ambohijatovo sy Analakely izay ahitana fiara maro mifamoivoy. Misy takela-by lehibe iray manao dokam-barotra izany ka ahitana sarina "pâtes".

Toerana anankiray eny an-tokotany izay hahafana mipetrapetraka sy misakafo. Ka noho izany dia misy seza sy latabatra eo amin'izany, misy elo lehibe ihany koa miaro amin'ny masoandro ; ary misy zava-maniry manodidina.

Fiarakodia anankitelo mijanonana manoloana ana rindrina iray. Miloko mavomavo ny iray, maintimainty kosa ny iray ary menamena ny farany. Ity menamena ity dia fiara tsy mataho-dalana ary misy fiarovana eo alohany.

Toerana anakiray izay ahitana fako eny amin' ny tany. Misy vatokely ihany koa ary ahitana zava-maniry izay miloko maintsomaintso ny raviny. Misy ihany koa ireo voninkazo miloko volom-parasy.

Toerana iray hita eny Ambohijatovo. Ahitana alaala maniry manodidina azy. Ahitana ihany koa trano maromaro, ahitana ihany koa takelaby manao dokam-barotra ary misy pôlisy izay misakana ny lalana.

Biby anankiray monina any anaty rano izy ity, mihinana trondro izy ary tsy misy tongony. Miloko maintimainty ny vatany, somary matavitavy izy ary misy volombava miloko fotsifotsy.

Sainam-pirenena anankiray izay ahitana loko anankitelo mifampitaingina ka ny mena ny ambony, ny fotsy ny ampovoany ary ny mainty kosa ny ao ambany.

Toerana anankiray ahitana vatolampy lehibe, izay misy zava-maintso maniry toy ny bozaka ary raviravin-javatra, misy fiara lehibe iray tsy mataho-dalana miloko maintimainty ety amin'ny arabe.

Toerana iray any anaty ala any izay ahitana hazo maromaro ary avo maniry miloko maitsomaitso izany, ny rano kosa dia miloko maitsomaitso ihany koa ary ny sisisisiny dia maka lokom-bolontany satria misy fotaka.

Toerana fianarana iray : mipetraka ery ambonin'ny talantalana maro mizarazara ny kitapon'izy ireo, ahitana ankizy maromaro izay manangan-tanana ; ao anatin'izany ity ankizy vavikely iray ity izay mifampijery amin'ny vehivavy iray ary samy mitsiky izy ireo.

Toerana anankiray mivarotra karazana finday maro isankarazany misy hisafidianana izy ireo na amin'ny poziny na amin'ny lokony, mipetraka eo ambony talatalana vita amin'ny fitaratra izany.

Karazana biby anankiray izay tsy fahita eto Madagasikara. Misy volombolony izy ireo ary miloko volontany izany. Lavalava ny sofiny ary mifanoroka izy ireo eto.

Toerana iray afahana mipetrapetraka, mihinana sakafo toy ny : mofomamy ary misotro zava-pisotro ; misy latabatra vita amin'ny hazo ary ambonin'izany dia mbola misy vilia vita aminy hazo ihany koa.

Toerana anankiray mahafinaritra natao ipetrapetrahana sy ialan-tsasatra. Ahitana olona maromaro mipetrapetraka miresaka, ary mihinan-kanina sy misotro. Misy elo iray lehibe miaro azy ireo amin'ny masoandro ; misy rano afahana milomano ; ary misy ravin-kazo sy hazo lehibe maniry.

Fitaovana maromaro ampiasaina rehefa andeha hanapaka bozaka na voan'ahi-dratsy izy itony. Misy karazany maro na ny lelan'antsy na ny halavan'ny tahoany.

Taloha moa dia amin'ny heriny vatany ihany ny olombelona no miasa tany. Ankehitriny dia efa misy ireo fitaovana lehibe izay afaka ampiasaina mba hampamoramora kokoa ny asa. Ao ireo izay mangady, ao ireo izay mitatitra entana. Fa noho izany dia tsy maintsy arahin'ny fitsaran'ny olombelona ihany izy io.

Milina anankiray lehibe natao hanamorana ny asan'ny olombelona satria hafahana manapaka hazo faingana dia faingana tokoa izy io. Mandeha amin'ny herinaratra izy io ary mila fahaizana manokana mihitsy ny mampiasa azy mba tsy itera-doza.

Boky anankiray misy kisarisarina ravin-javatra ary voninkazo menamena. Misy ihany koa kisarisarina trano miloko maintimainty sy fotsifotsy. Misy aloka maintimainty manendrika lehilahy sy vehivavy miresaka.

biby anankiray hafakely izay tsy fahita eto Madagasikara miendrika toy ireny soavaly ireny izy, fa ny mampiavaka ay kosa dia ny lokony izay fotsifotsy sy maintimainty mifanipaka.

Saina anankiray misandratra izay ahitana tsipitsipika mainty ary kisarisary kely miloko maintimainty, ny vata-be an'ilay saina kosa dia miloko fotsifotsy ary misandratra eo amina lanitra manga izany.

Lehilahy anankiray maintimainty fihodirana, miloko maintimainty ny volony ary mitapaka fohy ; manao akanjo mihaja izy, miloko volondavenona matromatroka izany ary misy lobaka fotsifotsy ny ao anatiny ; ny kirarony kosa miloko maintimainty.

Gazety anankiray natao hiresaka ny tontolo andron'ny vehivavy ny gazety Jejoo. Ahitana sarina elo miloko mavokely eo amboniny ary amidy amin'ny vidiny dimanjato ariary izy io. Misy vaovao maromaro ao aminy ka misy sary fanehoana miaraka amin'izany.

Vehivavy anankiray hita avy aty aoriana ka tsy hita ny tarehiny ; manao sarondoha izy ary manao akanjo miloko mangamanga ny ambony, manao lambahoany miloko mangamanga matroka kosa izy ny ambany, manao kapa izy fa tsy manao kiraro.

Zavatra iray hafahafa, miloko mavokely izy io ary tahaka ireny atidohan'olombelona ireny ; misy zava-maitso maniry manodidina azy ; izay miloko maitsomaitso.

Latabatra kely anankiray, izay miloko fotsifotsy. Ahitana taratasy maromaro mifampitaingina eo amboniny ; miloko maro samy hafa tokoa izany taratasy izany ; ka ahitana : mavomavo, mavokely, ary mangamanga.

Takelabỳ iray manao dokam-barotra. Ahitana sarina zavatra fitoerana lasantsy miloko mangamanga anankiroa ary miloko menamena ny saron'izy ireo. Eo akaikin'izany dia misy zaridaina iray lehibe izay ahitana zavamaniry karazany maro.

Toerana iray ahitana latabatra kely vita amin'ny hazo. Ahitana sezakely izay vita amin'ny hazo ihany koa. Ahitana varavarankely miloko fotsifotsy. Ny rindrina dia maka loko somary maizimaizina. Ahitana ihany koa sarisarim-boninkazo ary kisarisary hafa.

Talatalana iray eny amin'ireny toerana fivarotan-dehibe ireny izay ahitana trondro anatina zavatra kely natao hitahirizana azy. Misy miloko mangamanga, mavokely, mavomavo, menamena, maitsomaitso izy ireny.

Fiarakodia lehibe anankiray fitaterana iombonana izay miandry olona eny am-piandrasana izany, eo alohany kosa dia misy fiarakodia anankiray somary kelikely izay natao hitaterana olona ihany koa.